"Nokkure filu ɓeɗo naftira ɓe nokkure majum on ha sorugo kusel ngulagel ema kecchel ɗum ɗo wallita masin ha hokkugo goɗɗo no watta jogitira ngedam mako.

"Fandu lekki"yara yarahi ɗum ɗo naftira be maki on ha yarugo den bo nyauda goɗɗo daga nyau ɗum damata goɗɗo den ɗo beddina goɗɗo njamu masin ha ɓandu.

Mootawa, be nanta, Bamɗe ha der ladde ɓe do nafsira be maaga on, ha hoosugo himɓe yara nokkuje fere-fere. gam doggina kuɗeeji maɓɓe dum handee e jango der jauɗum.

Kolekole be himɓe ha nder ndiyam ɗum ɗo naftira be maga on bo ha’ernugo himɓe ndiyam dam himɓe wawata erugo dam be kose ba ɗo mari nafu masin.

yolde sare benanta diyamji ena maɓɓode nasugo sare, ha yolde sare mun, ɗum ɗo wada maɓɓode majum on, gam hisna wani ɗo der larugo yaasi, den hisna mo yaasi larugo nder.

Tumaatir der kondo, be laɓi ɗum hunɗe on nyame teeɗe to nde defama, nde woɓɓe feere ɗo nyakka ɗee he'ccere, nde ɗo mari himmiɗi naare masin, ngam nde ɓeddan ndiyam haa ɓandu inno adama.

Fandu dollugo ndiyam, wato ketel, ɓeɗo naftira ɓe ma jum on ha dollugo ndiyam shayi ena ndiyam guldam e wokere hite lantarki do wallita masin hedi nafturgo be majum nder jau ɗum.

Dukkuje ladde e na lemu je ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on belɗe dembo marɗe nafu ha ɓandu goɗɗo ɗeɗo nyami.

Kuje ji fistugo jamde ema haɓɓugo jamɗe. nden ɓurnafu makaaniki en on naftirta be majum, ngam hokkaɓe bososel doggingo kuɗe maɓɓe nder koiɗum.

Saare woonde, timminande nden bo fentaande. Boɗɗum masin vo'ungo saare nden bo boɗɗum masin fentugo nde, ngam nde ɗo wooɗa laarugo masin. Nden ɗum ɗo naftira be maare on haa waalugo, e ma doggingo kuuɗeji hande e jango.

Chebur, man jagara ena goddi kareji kude vuwugo do naftida be maje on hairtugo leddi, vuwugo gene e ma kujeji fere fere gam sewaku.

Boroji wakago robe, dum do naftira be boroji man on hawatugo kuje fere-fere takanasma kare pauni limse e goddum.

Nyiri marori be hako ha nder plet ɗo joɗi dow capets ɗum hunde on bo nyametede ngam farta welo ha ɓandu inno adamajo.

Horre, horre bande.

Saare dou saare ɗum ɗo naftira be masre on ha nastugo waala ngam hisna goɗɗo waalugo yassi den ɗum ɗo naftira be maare bo ha wakkeje feere feere ɗe handei e jango.

Pegge nonde fere-fere. Ɗo naftira be maje on hawatugo ɗe ha koli, nde ɗo woddina koli masin ha faune ko larani robe, ena worbe fu.

Rigaji juɗɗi ha nokure sorugo ɗi ɓoɗɗum massin surugo ɓandu be kolte majum nde nɗe ɗo woɗɗina ɓandu in u adama ɗum fauni on je roɓɓe.

Mootawa hoosugo kare, min ɗo naftira bee mootawa man on bo haa hoosugo kare yaara nokkuuje feere-feere, takanas ma nokkuuje daayiiɗe.

Godɗo ɗo hofna debbo wato ardiɗo mako ɗum alama tariha himɓe nane, nden ɗum ummatore on nde nane ardiɓe nane.

Himɓe be nanta koltugal maɓɓe gal hollata lamu dondonu wato lamu gargajiya boɗɗum masin ni man ngam ɗo wallita ha hollugo aadi ema bamtugo ɗeh.

Ngene hasera ci’e. dum do naftira be maji on ha hukokode dabbaji nyama dembo hara. Ndeɗɗe do woddina nokkure, takanasma nokkure de mari haje ni majo.

Guduma ema hunde foodugo ɓeɗo naftira be majum mon takanas ma ha kafinta en ema huwoɓe be filu majum ɗo wallita ɓe hedi wakkere fiwugo kusa ha ɓandu kataako.

Koromje none ɗiɗi. Ɗumɗo naftira be maje on ha watugo ɗe ha palo, ema nokkuje goɗɗe fere fere ngam wo, iina nokkuje majum. Nden bo hokka himɓe bososel joɗago dow maje.

Yonde sare be nanta maɓɓode nastugo sare majum. Ɓoɗɗum masin sare mara maɓɓode, ɗo vallita hedi hisnugo goɗɗo larego.

Electric ɗum ɗo naftira be majum on ha wa'ungo fayande, nden bo defa hedi wakere chere hite lantarki. Ɗo wallita masin e'defugo nder jauɗum nder bo koydum.

Nokure julurde dagoti ena ummatore worbe, do naftira be julurde ombo ha julugo.

Debbo ɗo ɓorni rigawol jungol gol limse, enɗo ɓorna regaji majum on gam sura ɓandu goɗɗo dembo wo'ina faune goɗɗo takanasma debbo.

"Leso" tiggago benanta katifa mago kesum ɗum ɗo naftira be mago on ha we'utugogo ha sudu ngam wo'ina sudu man ndenbo hisna goɗɗo walago ha leddi ema ngatande nyu'i.

leɗɗe asibiti haa nokkuuje soorugo ɗe, ɗo naftira bee maajum haa yarugo ndembo nyawda goɗɗo haa daw nyaw ɗum daamata goɗɗo, ɗo wallita masin haa nyawdugo innu -Adama.

Baigore ɗum hunde on nyametende, nden awetende ɗum ɗo naftira be mare on bo ha defugo nde nyama. Woɓɓe fere ɗo wata nde ha ndir hako defa bellum masin.

Jamdi hollugo alama nokkure ,goddo sorata hunde do nafira be mari on hawindugo nokkure goddo sorata hunde gam holla ummato da nokkure majum.

Fandu lekki modetekon, ɗum natira be majum on gam hokkugo goddo ha nokuje nyaudigu wato asbitiji, gam nyaunda godɗo, iga nyaugongu gu billata godɗo.

Konkooje ɗum ɓiɓɓe ledde on, nden wonoje haladde, ɗum hunde on nyametede nden marde nafu masin ha ɓandu, ɗum ɗo nyama ɗe on ngam suuno.

Apale be goyver dum ɓeɓɓeleɗe on nyameteɗee, dembo marɗe nafu masin habandu innu adama, ɗum ɗo nyama ɗe on gam ɗe ɓeddana goɗɗo sinadariji goɗɗi fere ha bandu nden bo ɗe belɗe masin.

Himɓɓe ha der pirawal ɗum ɗo naftira be magal on gam yahugo jahale dayide hokka goɗɗo bosesil yahugo nder hoyende der wakkati yal seɗɗa, ɓoɗɗum masin nastugo pirawal to nini goɗɗo yahan jahale dayiɗe.

Paloru ina koromje maru e tebul je ina nokkure sigasgo TV e TV wa majum dum babal on gal himbe jodata nden bo laara tv majum.

Jambaki ɗum ɗo naftire be jambaki on ha watugo ha hunduko, nden dum fauni on de roɓe.

Gasa hore debbo sanchaka ka moraka dem be jungo debbo do tobba nyebbam wujanan gasa kan gam kadelka.

Jamɗe wo’ine wo’ine ɗum ɗo naftire be maje on hafistugo e ma haɓɓugo, jamɗeji fere-fere takanasma ma maka'niki en fistoɓe jamɗe e haɓɓoɓe.

Saare. Ɓe ɗo naftira be mare on ha nassugo wala, nden bo haa doggingo kuɗeji e hande e jango ngam hokka goɗɗo bosesel botorago be mare.

Riga sallah be hufenere je worɓe den hollata alama adi fulɓe, ɗo naftire be majum on bo ha waɗugo bukkiji ferefere ko larani fulbe.

Had ɗo bow hoto sare on sare dou sare be nanta flawaji maɓɓe ha nder sare man.

Maɓɓitirgel pewnowa sudu wato rimot esi, ɗo naftira be rimot mai on ha maɓɓutugo esi majum fewna babal.

Janareetowa, ɓe ɗo naftira bee maaga on ha waatan gonga nyebbam nden umminaga gam hokka ummaatoore bososel heɓugo yi'ete lantarki, ɗo wallita masin ha hokkugo goɗɗo jayri maajum nder jauɗum.

Jamde woi, ne wo, ine. Ɗumɗo naftira be maje on bo ha jogago hunde nden fista hunde majum be supana. Ɗum ɗon wallita masin her ko laarani makanikien fistoɓe jamɗe.

Nyebbam lotugo nokuje bana cudi, bawo cudi, ɗomdo naftiira be majam on ha lottugo denbo lamɓina nokkure delkinaɗe hisnanɗe haccugo.

Hude yornugo gasa. Ɗumɗo naftira be majum on ha wurtungo hendu, nden yorna gasa hore goɗɗo, ɗumɗo wallita masin wakkati ɗum yahi wo’ungo hore.

Kifneje ɗiɗi ɗe nnone fere-fere. Ɗim ɗo naftira be kifneje on ha hippugode ha hore. Ɗum faune on bo je worbe. Ɗum do wo’ina faune goddo masin. Ɗeɗɗe do hisna hore nnanugo nange.

Waɗowo flasta. Haa nokkure huwugo kugal maako, haa o watta flasta haa ɓandu sudu. Ɗum filu on nden bo marango nafu masin ɗo wo’ina ɓandu sudu ena ɓandu mahol.

Njaram yogot none feere-feere haa nokkure sorugo ɗum. Ɗum hunde on yareteɗe nden bo ɗum kosam on, bel ɗam masin, nden bo marɗam nafu masin haa bandu e nnu aadama, nden ɗam ɗo wallita haa har nugo goddo.

Deftere jangugo de dina islama, de ɗo wallita masin hako larani andugo tariha, e ma andugo kujeji goɗɗi fere chaliɗi.

Haa ɗo bo hooto, injiwa namugo nga jamanu waato bilenda, e nanta salaya waato julirteeɗum, ko mi wiya ɗum we’itay ɗum, haa ɗum juula. Nden bilenda may bo, ɗum ɗon naftira ɗum on.

Deftere jangugo hema deftere dende ɗo holla hotoji fere-fere do vallita masin gam hokkugo goɗɗo andal hado ko larani ko goɗɗo Anda.

hoore debbo bee nanta morɗi kalaba nden morɗi man o moori on bee nanta gaasa hoore maako na bee o ɓeddi ba.

Gafurgal ɓedon naftira bee malgal on haa unugo nder unordu ngam ɗiggina huunde, ɗum goɗɗo mari haaje nafturgo bana daddawa tattasie, attarugo bee goɗɗum.

Label bedo naftira be maki on ha tawugo kujej ji nyametedi hako mangoro e ma kujeji fere fere gam nyamugo.

Sarka be’ yen kunne. Dum do naftira be majum on ha watugo dum ha nɗanɗe. Be ha noppi den ha serabo wodi feggere, dum do wata dum on ha koli boɗɗum masin. Ɗum fauni on ɗee robe. Ɗembo ɗo voddina goddo.

Motawa konkuru dom hunde on nanere. Ɗembo ɗe do wallita masin hedi hosugo himbe yara be nokkuje fere-fere. Gam dogingo kudeji mabbe der jauɗum.

Debbo ɗo ɓorni rigawol jungol be faune, ɓoɗɗum massin ɓornugo gol gam gol ɗo sura ɓandu ɗo wo’ina bo faune debbo ɗo sura debbo ɓoɗɗum.

Mangoroje menduɗe, dum hunde on nyametede, den boo ɗum biɓbe leɗɗe on, marɗe nafuu da masin ha ɓandu innu adama ɗo nyama de dende do mari nafu ha jamu.

Manngorooje none tati boɗeeje, yelo ina oreec nden ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on nyamiteɗe.

Hore debbo be nanta morɗi atachmen ɗi noni fere. Ɗum ɗo mora morɗi majum on ngam juttina gasa den bo wo'ina paune, en rowɓe on nafsirta be majum.

Der sare timmunde be nanta keke kosɗe ɗiɗi, ɓe ɗo naftira be keke majum un bo ha yahugo nokkuje fere fere takanasma nokkuje denhayaki gam hitinina goɗɗo.

Riiɗi, ɗum hunnde on ahwetende, ndenbo yakketende, ɓeɗon naftira bee majum ha sa'ugo yakka, watana ɗum manda, e ma suga, ngam yakkugo ɗum, hunnde on welnde ndenbo marnde nafu ha ɓanndu innu.

Hore debbo benanta mordi atachimen kalaba. Ɗumɗo moradi on bo gam wowina hore, ɗenbo faunaɗe. Ndade mako be olli kantumma ngam fauni on.

Kwali, lekki mo ɗeteki ki asibiti, minɗo naftira be maki on bo ngam madugo, dembo nyaunda goɗɗo hadow ko larani ko goɗɗo nyawiri, ɗo wallita masin ha yigo nyaudi goɗɗo jauɗum.

Perpesu kusel be nanta biredi dum nyamdu on nyametendu; d'embo marndu nafu masin ha bandu. 'Du welndu masin; du d'o wallita bo ha harnugo goddo masin der jaudum.

Yonnde saare bee dammugal nastugo moota e maɓɓoode maajum anndiraande bee get, ɗo waɗa maɓɓode man on bo ngam maɓɓugo saare.

Ɗeftere jangugo ɗum ɗo naftira be ɗeftere majum on ha jangugo habaruji fere fere ɓindaɗi

Jolof nyiri marori, cosulo be kusel gertugal be koi sayinga sai perpe sup ha der tasau. Nyamdu on ndu nyamete ɗum.

Sare nde timmai be bulokji ha sera mare. Ɗum ɗo naftira be mare on bo ha waɗugo kuɗe nde hande e'jango. Nden ɗum ɗo joɗa ha nder chi’e majum ngam hisna goɗɗo walugo yasi.

Koromje ha nokuje sorugoɗe, ɗo naftira be maje on ha jodugo den bo sigugo ɗe ha palo gam woddina paloru du haska den bo hisna goɗɗo joɗugo leddi.

Lekki asibiti, ɗum ɗon naftira be maki'on ha wujugo ki ha yeeso nden bo hisna goɗɗo be putte puttooje hayeso.

Yadiji worɓe ɗo naftire be maje on ha nyotugo jompaji be sallaji ngam kolte on ɗe worɓe, nden bo ɗo wodina paune maɓɓe masin do woddina bandu gorko.

Lanta ha nokkure sorugo ɗum. Ɗo naftira be majum on ha watungo ɗum batir, malla bo wannugo ɗum chaji ha yite lantarki ngam hokka goddo jayri.

Koromje ha nokkure sorrugoɗe. Ɗumɗo naftira be maje ha joɗugo dow maje, nden bo sigagoɗe palo ha nokkuje fere fere ngam wo, ina nokkure man. Nden bo hokka goɗɗo bososel joɗugo ngam ta joɗa ha leddi.

Derke’en fijooɓe bol, ha nokkuure fijirde bol maajum jee caka fattule. Ɗum ɗo fija fijirde maajum on, gam sankita ii'am, den gam filu haa woɓɓe feere fijooɓe maajum.

Sare be nanta leggal asera sare majum boɗɗum masin tiggugo leɗɗe ngam hokkan goɗɗo ɗowdi denbo hokkan goɗɗo bosesel joɗugo wada kudeji mudum.

Alama nokkore waɗu go sikanin, ɗum ɗo waɗa sikanin bo gam heftugo ko billata goɗɗo ha nder redu mako.

Tattaseje kecce. Ɗum awillo on ndembo ɗum huunde on nyame teɗe, defe teɗe, nden welde, marde nafu masin haa ɓandu innu adama, ɗum ɗo defaɗe nden bo ɗum ɗo he’aɗe hado nyamdu.

Sare laamu, ɗum sare on marnde daraja ha nder wuro den ɗum sare on marnde himiɗinare ɗum himɓɓe on marɓe daraja den bo ardi ɓe lamu dondonu.

Fauda ha nukkore sorugo dum none fere-fere dum do naftira be majum on hawujugo dum ha yeso gam diggina yeso den bo woddina go woda larugo boddum masin watugo dum, dum fauni on bo je robe.

Yolde saare beebnanta leɗɗe fulaawaaji tiggaaɗi ɗum ɗo naftira bee maaji on haa tiggugo ɗi haa yaasi saare, sera saare ngam wo’ina saare maajum haa aska nde nden boo nde wooɗa yi’ugo.

Na, urawa defugo nyamdu. Ɗumɗo nafti be maga hadefugo nyamdu nder jauɗum, nden ngaɗo naftira be nanta yite lantarki ha defugo majum.

Nyebbam wujago, ha nokkure sorugo ɗam, ɗo naftira be majam on ha wujugo ɗam ha ɓandu, nden ɗam ɗo ɗiggina ɓandu, wo'ina ɓandu ɗelkina ɓandu.

Nyiiri maarori, be haako, be salat, be nanta kwai, ɗum nyamndu on welndu, nden bo marndu nafu ha ɓandu innno Aadama, ndu ɓeddai sembe nden ndu ɓeddai djamu ha ɓandu innno Aadama.

Ɓinngel pamarel ɗo ɓorni limse mangel, nden ɓe joogi gel be soks ha kosɗe magel, ngel ɗo lara be hosigel hoto, hoto boɗɗum masin.

Hore gorko wo"inade hanakkure wo'ungo hore. ɗumɗo wada ni majum on ngam hokka hore man bosesel laɓugo nde woɗa yi’ugo.

Leggal mangoro jorgal, be nanta keccal, ɗum ɗo naftira be maaje on haa nyamugo ɓikkoi maaje, nden ɗe ɗo mari himmiɗi naare masin Haa njamu inno adama, jorɗe man ɓo ɗum ɗo huɓɓira yiite be maaje.

Dow sudu, wato p, o, p be nanta nau, ra hokku go yite lantarki wato gulofji ɗum zamanu. ɗumɗo naftira be majum on ngam hokka nokkure njayri yite lantaki.

Yolɗe sare ina mabbode nastugo sare majum wato ged, ɗo naftira be majum onbo, ha mamɓitango mota gam nasta ga wurta.

Ko’e bikkon benanta mordi, be gasa hado hore majum jokka dum benanta atacimen. Ɗo woddina hore bingel masin, iri mordi majum nden do hisna hore man marugo dotti.

Manjagara, ɗum ɗo naftira bee maajum on haa wuuwugo e maa tankugo huunde e vo'utungo huunde. Boɗɗum masin nafturgo bee man ngam ɗum ɗo wallita haa yaawugo.

Ɗoo bo gollooje on, "gooruba" ɗum ɗo naftira gollooje, ɗum ɗo nyaama ɗum.

Piya. Ɗum bibbe ledde on nyamitede. Ɗenbo marde nafu masin ha banɗu innu adama. Ɗum ɗo hautaɗe be biredi ngam nyama wakkati go ɗe velde masin den bo ɗedo mari a.

Dow suudu wato pop, ɗo ɗum naftira ɓe majum on ha hokkugo suudu man bososel fewugo, nden ɓo ɗo wallita masin hawoungo dow suudu man ndu woda larugo.

Kum, ɗum ɗo naftira be majum on haviwkugo gasa rewɓɓe e worɓe ɗo naftira be majum, boɗɗum massin ɗo safita gasa den bo ɗo waɗa gasa mai sankita voɗa.

Glov hokkugo jayri yitre lantarki, ɗum ɗo naftira be majum on ha waɗugo her wakere hokkugo jayri yitte lantarki, ɗo wallita massin ha hokkugo goɗɗo haske.

Nyiri marori be nanta haako baskoje be kusel ha nder pilet. Ɗum nyamdu on nyametedu nden harnoru goɗɗo der jauɗum.

Sare dau Sare de timmai, naftira bemare onbo ha wadugo kujeji hande e jango, ɗen joda nder mare gam hisna goddo walugo yasi.

Sallaya mbe’’itanga ha der gene do naftida be maga on ha ve utuggo nga denbo jula dow manga. Boddum masin nafturgo be manga ngam ga seninga.

Saare dow saare nde timmai ɗum ɗo naftira bee maare on, nastugo waala ngam hisna goɗɗo waalugo haa yaasi' nden ɗo naftira bee maare a nyukkingo huundeeji ɗi handi.

Goɗɗo ɗo wati nyamdu ha pilet ɗo nyama ɗum. Ɗo nyama nyamdu majum oun ngam hokka goɗɗo bososel harugo ɗo wallita masin ha hokkugo boddo sembe e ma njamu.

Lekki asibiti modeteeki. Ɗo ɗo naftira bee maaki on, haa moɗugo, gam hokka goɗɗo bososel nyaudugo, nyauɗo der njawɗum.

Kulaji plas e makondo ɗum ɗo naftira be majum on hawatugo nyamdu nden watugo kulaji ha nder majum. Do wallita massin hasigugo nyamdu do wula jau.

"Karas" ha nokkure sorugo ɗum, ɗum hunde on nyametende to nde defama nden yakketende to nde hecchere nde ɗo mari nafu masin ha bandu innu adama.

Debbo ɗo ɓorni riigawol be gaasa ha hoore maako chanjanaaɗum noonde woɗere noppi maako bo be nanta kuukon noppi taton.

Lawol kolta ɗum ɗo Tokka lawol majum on gam hokka goɗɗo, bo sesel yahugo nokkure goɗɗo mari haje nder jauɗum, wa Lau be kosɗe, ko be ba’anteɗi.

Ɗo ɓiɗɗo on wato ɓiddo gorko odo jogi ball lwa wato oɗo fi'a nga.

Ɗan wake ɗum nyamdu on waɗe tedu be nanta nyebbe, kurori, fulawa ema goɗɗi kujeji ɗum nyamdu on welndu ndenbo harnuru goddo.

Deftere jangugo. Ɓeɗo naftira be mare on ha jangugo kujeji fere-fere, ɗi goɗɗo anda, denbo, mara andal do mare.

Der ke"en fijoɓe bol, be kolte majum maɓbe ina bol man ɓeɗo fiya, ɗum ɗo fija fijirde majum on, ngam sankitiggo iyam, nden bo ngam hebugo cede hedi wakkere fere.

Riga be siket ɗum chadda, faune on ɗe rowɓe faunata wato kolte on de rowɓe ɗo wo’ina faune debbo masin to fauni be maje.

Potoji ɓiɓɓe siyaasa takki haa bongooru. Ɗum ɗo waɗa siyasa majum on ngam hokka himɓe bososel yottingo bojji mum takanas talaka’en, nden bo gam heba ardiiɓe.

Ooli dande, ɗankunne, ena jawe juuɗe. Ɓe ɗo naftira be maajum on bo, haa fawnugo rowɓe.

Hore ɓingel be nanta morɗi kifa kondo. Nden morɗi on ɗi jokkaka, be atacimet, be rivom. Ɗum ɗo mora ɗi on ngam hokka goɗɗo bososel yarugo hendu ha hore majum, ta nde waɗa dotti.

Flawaaji aawaɗi haa sera saare. Ɗum ɗo naftira be maaji on ngam faunugo sera saare, nde wooɗa yi’ugo daga daiɗum.

Koronje benanta tebulje hanokkure sorugo ɗe. Ɗo natira be maji on hasigago ɗe ha palo den bo wodiina paloru majum. Nde do joda dow maje gam hisna goddo jodugo ha leddi.

Hunde da nde be nanta hunde noppi, wato sarka be ɗan kunne. Ɗum ɗo naftira be majum on ha feɗugo ɗum ha noppi. E na watugo ɗum ha da nde ɗum paune on ko larani roɓe. Roɓe on faunata be majum, nden ɗum ɗo wo’ina paune debbo masin.

Leso, woldrop, drowaji. Huneon we’iti tede ha sudu gam fauna sudu de du ɗo wala domago gam hisnago do walugo leddi je nangata de nyu'i

Goɗɗo ɗo dilla hasira lawol caka pat tule be nenta kolte mako ɓaleje, hore mako wala hufnere, boɗɗum masin tokkugo sira lawol ngam hisnan goɗɗo feiraigo naga motaji.

Paloru be koromje maru be nanta ac.

Ɗo ɗum layɓirɗum on, wato soso lotugo fayannde, soso man ɗo naftire on, haa woggugo kujeji jey nanngi fayande sali ittaago.

Derkejo fijowo ball, be nanta kolte mako ɗe fijirde majum ha nokkure fijirde man oɗo dari. Boɗɗum masin fijugo fijirde man ngam nde sankitan nyiyam goɗɗo, nden bo nde hokkan goɗɗo bososel heɓugo chede.

Rooɓe ɗiɗo be nanta chuddaaje maɓɓe, be himar, ɓe ɗo dilla ha sera laawol. Boɗɗum masin to goɗɗo dillai tokka sera laawol taa tokka dow laawol.

Nokkure sorugo sabule be nanta sabule majum, ɗum ɗo naftira ɗe on ha yiwugo, lotugo, ɗe ɗo wallita masin hedi wakkere ittugo dotti ha bandu ibnu adama.

Dene sa'aɗe, waato ƙoi sa’aɗe. Ɗum ɗo nyaama ƙoi sa'inga.

Hounde juongo be nanta zobe wato warwaro mai zobe, ɗum honde on de ɓe watata ha juongo be nanta ha koli, ɗum faune on bo ɗe rowbe, ɗo wo’ina juongo debbo masin.

Mashin ɓeɗo naftira ɓe maga on ha waugoga nden yaha no kuje godɗe fere-fere. Boddom mashin nafturgo be maga gam do hisna godɗo yadu be kosɗe, den yahan der jauɗum.

Alama lawol matotiral gol tuwita, dum ɗo naftira be majum on bo ha sugullaji hande be jango, taka nasma ko larani wuldugo e ummatore.

Abarba be natta kankana ke’a ɗum haplet, ɗum bibbe ledde on nyameteɗe dembo marɗe nafu, da habandu innu adama e ɗo wallita ha ɓeddugo e yam a ndiyam.

Nokkure sorugo kujeji. Kabeji, lemun sami, tumatur e ma goɗɗi kujeji defete ɗi. Ɗo pat ɗum defeteɗum den bo welɗe masin, Marɗi nafu ha ɓandu.

Hore debbo be nanta morɗi, morɗi atachimen. Ɗum ɗo mora ɗi on gam wo'ina hore man, den bo hokka nde bosesel yarugo hindu ta nde hacca.

Ko'e derkejo gorko e'noni fere-fere nden be gasa morlaka e' nanta safita ka. Ɗum faune on je worbe nden ɗo wo'ina hore maɓɓe masin.

Leeso, woldurop, e madurowa, ɗum ɗo naftira be mago on ha ve'utuggo sudo ɗo woɗina sudu masin, nden ɗo wala dow mago hisnan goɗɗo bo walugo ha leddi.

Sipaina, ɓeɗo naftira bee majum on ha fistugo jamɗe feere feere, Takanas ma wo'inooɓe jamɗe majum, waato makaniki'en ɗo naftira be mai haa fistugo jamɗe e ma habbugo.

Lekki moɗoteki ha nɗer faaɗu. Beɗo naftira be maki ha modutuki. Be ɗo naftira be maki on ha moɗuki dem bo nyanda goɗɗo ega Nyajji fere-fere wi billata goddo.

Motawa ɗo ɗilla ha dou lawol gongol sira koseje. ɗum ɗo naftira ɓe maga ha yahugo nokkuje fere-fere takanas ma ɗayiɗe gam hoiti nana goɗɗo.

Ɗo bo riigawol jaangol on, ɗum ɗo ɓorna rigawol ngol bo, takanas wakkati jaangol ngam aatugo jaangol.

Sinbot. Ɗum ɗo naftira be majum on ha hallugo alama nokkure ɗum sorata hunde, denbe foto hunde dum wadete ha sagoru majum. Ɗo wallita masin ha hokkugo ummatore bososel andugo nokkure mana.

Jamɗee nangugo hunde nden ɗon fista hunde majum be spaina, be do wallita masin ha wallutugo spaina fista hude, makaniki 'en ɗo naftira be majum ha fistugo jamɗe.

Hako stew benanta tumatur ke'anga karas benanta kokumba e liddi cha’aji, dum nyamdu on marndu himmi dinare habandu ibnuadama dembo weldu.

Hore ɓingel be nanta morɗi, ɓeɗo mori be gasa hore mako, ɗo mora morɗi majum on ngam hisna hore haccugo, ena hokka hore bososal yarugo hendu.

Nyebbam wujuugo ɗo nafira be majam on ha wujuugo ɗam ha ɓandu gam wo'ina ɓandu ɗiggina laral, laaɓɓina ngal, gal vooɗa, takanasma rewɓe.

Yonde sare ena lawol nastugo sare majum ena maɓɓode nde nastugo mota wato get, ɗum ɗo naftida be mare on ha maɓɓugo sare nden bo haɗa goɗɗo goniɗo yasi larugo yonde sare majum wonti ndiri.

Bambaaɗo, fiyowo garaaya, enaa doogari ɗo jogiiɗo ɓoccol ha nder saare laamu. Ɗum ɗo naftira be garaaya on ha hokkugo sautu belɗum.

Nokkure sigugo enkuneji e sarka do naftira be maji on hawatugo ha noppi denbbo watugo hadande dum faune on bodde dembo derobe do wod’ina debbo massin

Nokkure sigago tivi be ha nder palo. Ɗum ɗo naftira be majum on ha ɓilugo ɗum hado majum, nden bo siga tivi man ngam wo, ina paloru.

Biskit ji ha nokkure sorugo ɗii. Ɗum hunde on yakketende, nden bo mar nde nafu ha ɓandu innu adama. Ɗum ɗo sora nde on ngam heɓugo chede, nden bo ko majjina hande e jango.

Almakaci, ɗum ɗo naftira bee maajum on haa ta'ugo kuujeeji feere-feere ko laarani kare, ema ɓoggi e goɗɗi kuujeeji nder jawɗum ngam wallan masin.

hri gawol congol gol kampala dum kolterobe on do wallita masin a surugo bandu bde do wallita a faune

Fuwaji awadi, ndembo bo’’inadi ha sera saare. Ɗi ɗo wallita masin hedi wo’onugo nokkure. Ɗe woda nyiwugo, dembo de sena goddo to yiinde.

Mbaggu ɗum ɗo naftira be mangu on ha fiyugo ngu, gam hokka goɗɗo sautu, ɗum mari haje, ha nder wakkati yel gel goɗɗo mari haje majum, gam sei nugo.

Nyebbam hondugo. Beɗo naftira be majam on ha wujugo dau ha hundugo. Nden dam wo’inan hondugo hunduko laba nden ko wooda ko digga.

Citta boɗeeje haa Kaayanyaaji enanta bee daddawa ɓe ɗo naftira bee maajjum on hawtugo ɗum una nden waɗa yaaji maajum dinga waatugo haa nyamdu nyaama, nyamdu, ɗo una ɗum bto feere-feere waata haa haako.

Jariɗawol jangugo ɗum ɗo naftira ɓe magol on ɓo ha jangugo nɗen fama haɓaruji fere-fere, ko fe’ata hanɗe e jango nɗen ɗo wallita masin heɗi famugo ko lesji wontiri.

Nyiɓalo bulok, be nanta siminti ngu timmay wato sare. Ɗum do naftira be majum on ha nyiɓugo nde nden bo joɗa nder mare.

Lawol dow lawol andira ɗum be fulai over, minɗo naftira be majum umbo ha ustugo ɗuɗal tokkoto ɓe laabi.

Nyebbam enɗo naftira ɓe majam hawujago ɗam habandu ngam wo’ina laral, laɓɓina den ɓo ɗiggina, boɗdum masin wujago ɗam ngam hisnai goddo furdeda. laral

Saare dow saare, du ɗo naftira be majum on ha wadugo kujeji fere-fere ɗi hande jango, shagoji e'ma goɗɗi nokkuji filu.

"Derke’en" fijoɓe fijerde dembe ha nokkure fijugo fijirde majum ɗum ɗo fija fijirde majum on ngam numtugo habi ji himɓe nane ɗum fijirde on nde sankutugo iyam ndembo ɗum ɗo heɓira chede.

Hore debbo sancande nden bo moretede. Ɗum ɗo mora morɗi kalaba nden bo jokkaɗi be nanta attachmen. Fere goɗɗi bo jokkaka. Boɗɗum masin morugo morɗi man ngam hokkan hore majum bososel heɓugo yarugo hendu.

Tattashe kecche e'na boɗeje. Ɗo naftira be maje on ha defugo ɗe ha nyamdu. Ɗeɗo welna nyamdu masin. Ɗeɗo wo’ina nyamdu, ɗe fojina nyamdu, denbo ɗedo welna nyamdu, moddina nyamdu.

Nokkure Waɗugo Moftorde: Ɗum ɗo naftira be nokkuje mai on ha moftugo ummatore takanas ma ko larani mitin e'na goɗɗi kujeji ngam wolwugo kujeji marɗi himmiɗinare; nden moftorde on nde ummatore ɗuu'nde.

Leggal fulawa ha nder kolbeti ɗo naftira be majum on ha wo'uungo nokkure nde woɗa dembo nde woɗa yiigo ɗum lawol ndiyam on ngam hisna ummatore yiidugo be ndiyam ha nokkuje ɓe woni.

Handiraya ɗum ɗo naftita be majum on ha wo’ingo ga'satakanasma yornugo kaheddi ko waɗa sitireshin ma' Ka .Bɗɗum masin, den roɓe on naftita be ma'jum ha wo’ungo ga'sa maɓɓe.

Hore debbo be nanta morɗi ataciment joɗɗi den be फीस maks ha yeso mako. Ɓeɗo wata ɗum on gam nyukkina yeso goɗɗo.

Rigaji juddi di roubé, ha nokkure sorrugo deh. Dum do borna di on gam surugo bandú, takanasma roubé, den dum do sora di on gam hokku go goddo bossesel hebu go chede.

Debbo bee rigawal juungo gol chadda. Ɗum ɗo borna gol on bo ngam sura ɓandu, den bo wo'ina faune debbo.

Riga je joɗɗi ɗirooɓe ɗum faune roɓe on ɗenɓo ɗum churugal gal roɓe on takanas ma jodugo ha sare.

Bonvita milo ɗum ɗo naftira bei majum on ha watugo ɗum a shayi gam goɗɗo hauta ɗum bei madara, nden ɗum ɗo yara ɗum non non tan ɗum hunde on marde nafu masin ha ɓandu goɗɗo.

Jungo goɗɗo ɗo waɗa charapkel be k’e, nden charapkel bo ɗum fijirde on.

Agogo ɓe nanta kujeji juɗe, domɗo naftira be majum'onbo ha faune, ɗen dom ɗo naftira ɓe agogo ha larugo wakkati.

Pali nyebbam ɗiɗi hanukkure sorugo nyebbam man, minɗo naftira be majam on ha wujugo ɗam ha bandu, nden ɗam ɗo wo’ina bandu, nden ɗam ɗo farta purol.

yonde saare be nanta dammugal nastugo saare majum be ɓikkon ha dammugal man bo ɗum ɗo waɗa dammugal on ngam hokka bosesel nastugo saare man nder koyɗum nden bo doggina harkaaji hande e jango.

Defte alqur anare teddunde, none fere-fere ɗum ɗo naftira be mare on bo ha jangugo nden nden famugo dina islama, ɗum deftera on marnde daraja ha dina islama.

Ɓingel dewel ɗo dilla sera lawol, ɗo yakka hunde wato chizi. Ɓoɗɗum masin goɗɗo to dillan tokka sera lawol ta tokka dow lawol. Nden woɗai ngel ɗo dilla ɗo nyama.

"Ledde ina fulawaji ha sera lawol ɗum ɗo naftira be maji on ngam hokkugo nokkure bososel hebugo doudi denbo woɗina nokkure majum no himɓe jodata hisa nage.

Pensilji, Bairoji emaa Ruula, đum đo naftira beh maajum on haa wadugo duroowin, takanasmaa bunkon jangoohon Piraamari emaa luttu6e pukaraabe.

paɗe oli, sarka oli, yankunne oli, hunde juɗe oli, ena oliji goɗɗi fere-fere ɗum ɓe waɗata be oli ngam fauna ummatore.

Nder sare nder palo be koromje be nanta tebul be flawaji ha dow, ɗo faune on ɗe suudu nden do wo’ina nokkure takanasma paloru, ɗo hokka himɓe bo bososel joɗugo dow koromje ma.

Hore debbo sanchande reta, reta bo sanchaka nden haɓɓande be nanta rivon. Ɗum gasa mako on ka jillaka be koɗime nden oɗo haɓɓika be rivon. Ɗum ɗo haɓɓa gasa on ngam hisna ka sankutuggo, nde bo hisnaka satugo.

Oli dande be nanta kukon noppi, dum do naftira be majum on ha watugo dum ha dande beha noppi dum faune on je robe nde do woddina debbo masin sainbe fauni.

Ovaltin ɗum huunde on, nde ɓe hautata nde haa nder ndiyam sha'i, be nanta madara, ngam goɗɗo yara, nde ɗo mari njamu masin, haa ɓandu inno adama, ɗo haarna goɗɗo.

Jungo ɗebbo be peggere nden be lalle ha koli mako, lalle ha koli do wo’’ina koli masin, nden roɓe on naftirta be majum, ɗo wo’’ina ɗebbo masin.

Deftere jangugo ko larani tariha Islamia, ɗo wallita masin ha hokugo himɓe bososel andugo tariha ko larani jihadi e dina.

Motawa ɓalewa haa sera lawol ga ɗo dilla. Ɗum ɗo naftita be motawa bo haa waɗugo jahale feere-feere, dayiɗe e ɓadiɓe ngam ustana goɗɗo.

Ɓiɗɗo debbo, ɗo ɓorni riigawol juuɗngol, be gele maako, be nanta booro, a junngo maako.

Fukaraɓe, ha nokkure jangirde ɓoy maare, be do jangina ɓe den ɓedo lorni hakkilo ha mallumjo mo jangintaɓɓe maajum boɗɗum masin tefugo andal takanas kulaarani andal maajum.

Soson-Karfe ɗo naftira be majum on hala laiɓugo. Takanas ma laatugo hunde satunde nde ɓuri sembe soso. Ngam laɓɓina ɗum, wo’ina, delkina.

Fanka leddi ɗum ɗo naftira be maaga on haa sigugo nga haa sudu ko haa palo ngam ɓokka hokka goɗɗo hendu, nden ɗum ɗo jokka nga be hite nepa on.

Hesi abandu sudu watuna urawo fewnowa du naftita be maga on watugoga sudu e manu kuje goɗɗe fere fere gam fewnugo no kuje majom.

Debbo" be nanta hore mako sancha nde. Ɗum ɗo sancha hore on ngam hokka goɗɗo bososel morugo morɗi goɗɗi kesi. Nden woɗɓe fere ɗo sancha nde on ngam faune.

Deftere jangugo, ɗum ɗo naftira be mare on ha jangugo ndenbo anda ko ummatore wontiri takanas ma nokkuje fere fere ɓe anda den denbo hokka goɗɗo marugo andal.

Ndiyam mayo be nanta liɗɗi ha nder maago. Ɗum ɗo naftira be maaji on ha nangugo ɗi nden bo defa ɗi nyama ɗi. Ɗi beldi masin nden ɗi ɗo mari nafu ha ɓandu inno Adama.

Jamdi wulugo hude ɗum ɗo naftira be maari on ha wulugo kusel gortoɗe, e ma kujeji fere- fere gam hokka goɗɗo bososel yakugo, ɗum ɗo huwa kugal man nder jauɗum.

Nokkure siwtago e ma nyamugo nyamdu e koromje nyamugo man, ɗum ɗo naftira be majum on ha jodugo ndenbo nyama nyamdu ha nokkure sorugo nyamdu boɗɗum massin.

Ɓukkon mboji: Mboji bo ɗum hunde on nyametede, nden ɗum dabbaji.

Puccu ɗum dabbawa on manga nden woniinga wuro, dyo naftira bee maaga on haa wa’ugo nga samna nden yaha nokuuje fere-fere.

Apple e'na goivaji ha nukkure sorugo ɗi. Ɗum hunde on nyametede, nden bo ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on marɗe nafu ha ɓandu ennu Adama ɗe belɗe masin.

pirinta, ɗo nafira be majuum on ha fiitugo ɗereji den ɗum hunde on marde himmi ɗinare masin hako larani filu.

Sare dou sare ɗum ɗo naftira be mare on ha waɗugo filuji goɗɗi fere-fere. Nden bo, doggingo harkaji goɗɗi fere-fere ɗi hande e'jango takanas ma walugo ngam hisna goɗɗo mbaldi yasi.

Nyebbam wujago go ha ɓandu, dum ɗo naftira be maajam on ha wujuugo, ɗam ha ɓandu gam wo'ina ɓandu ɗiggna ndu den bo labbina ndu, ɗo wallita masin takanasma rewɓe.

Firij, na urawa fewnugo on. Ɗum ɗo naftira be maga on ha watugo hunɗe, ɗe fewa ɗelem. Ɗe ɗo wallita ha haɗugo huɗe nyolugo

Leggal, leggal kwaka ɗum ɗo naftira bei kwaka bo ha nyamugo wato ɗum ɗo nyama kwaka mai.

Yolde saare be nanta dammugal nastugo saare maajum, be maɓɓode. Ɗum ɗo waɗa maɓɓode maajum on ngam maɓɓa saare haɗa kujeji goɗɗi fere nastugo, bana dabbaji, e ko nandi eman, nden bo haɗa woni ɓe yaasi laarugo ko nder saare man wontiri.

Motaji bo’ingo laabi ha nokkure sorugo ɗi. Ɗiɗo wallita masin hawo’ingo laɓi. Takanasma irtugo ema watugo kujeji ji tedduɗi, ema eftugo kujeji tedduɗi.

Hore debbo be nanta mordi kifa kondu, boddum masin marugo mordi majum ha robe, gam du wallita ha ittugo duttiya hore den hokka hore man, bosego hendu.

Diyam soɓo ɗum hunde on yarete nde dem bo welnde masin, ɓeddore diyam ha ɓandu inno Adama, ɗum hunde on awetede nde, dembo nde ɓe naftirta be ɓikkoi follere.

Motaji, mashinji, himɓe ɗo dilla ha dou kolta. Ɗum ɗo tokka lawol majum on ngam hokka ba’anteɗi man bososel yahugo nokkuje mari haaje.

"Derke’en" ha ɓe watta essasais ɗum ɗo waɗa ni majum on ngam sankutugo iyam nden ɓurna fu derke’en fijoɓe bool, waɗoɓe doggudu artiko, ena goɗɗi kambe naftirta be majum ngam sankita iyam.

Kondo be nanta kulaaji, e ma robaaji, haa nder kondo maajum, ɗum ɗo naftira be man on hasigago kujeji fere-fere, takanas ma haa kishen, ngam hokka goɗɗo bo sosel hisnugo ɗum jooɗugo haa leɗɗi.

Deftere jangugo, dum do naftira be mari on ha jangugo, den bo lara tarihaji goddi fere-fere ko larani nokkuje fere-fere gam beddago ha do maju.

Faandu lekki asbiti ɗo naftira bee maaki on haa yaarugo ki nden bo hokka goɗɗo bosesel nyawndugo nyawu ngu ɓillata goɗɗo, boɗɗum masin modugo ki ngam ɗo wallita masin haa njamu goɗɗo.

Feggere wato zobe ɗum ɗo naftira be majum on ha watugo ɗum ha koli, takanas ma roɓe gam ɗum fauni on masin ha juɗe maɓɓe, ɗo wo’ina juɗe debbo masin.

Kosam be cobbal dum nyamdu on beldu dembo nyamdu fulbe. Hunde on wurtide ɗaga dabbaji watonai kosam dabbaji, beldu masin, den do yawa harnugu goɗɗo. Ɗo mari bo nafu masin ha bandu

Debbo ɗo ɓorni rigawol juungol boɗewol, nden andiraagol be hijab, ɗum ɗo ɓorna on ngam suura ɓandu nden boo fauna goɗɗo wooɗa.

Lekki moɗeteki ki asibiti. Ɗum ɗo naftira be maki on gam hokka goɗɗo bosesel heɓugo njamu ha bandu mudum. takanasma marbe redu. Ki ɗo mari nafu masin ha bandu mabbe.

Rigaji juddi ha nokkure sorugo di dum kolte on be robe nden be do vodina bandu goddo masin woda yihugo.

Lawol dow lawol wato flyova, ɗum ɗo naftira be majum on ngam hokka ba’anteɗi e ma ummatore dillo ɓe be kosɗe posesol dog girgo kuɗeji maɓɓe nder de’ende.

Koronwal bai piloji magal ha nder palo, ɗum ɗo naftira be magal on bo ngam joɗugo, nden voiina paloro ndu woɗa masin.

Ɗarewol jarida, ɗum ɗo naftira be magol on ha jangugo habaruji goɗɗi fere-fere ɗi fe’ata hande e jango, caka wuro e wuro.

Koronje be tebol ha paloru. Ɗonaftira be maje on hasigago de a palo maju. Ɓe joda do maje hisna goddo jodago ha leddi.

Hunde dande. Ɓe ɗo naftira be majum on ha watugo ɗum ha dande nden bo ɗum faune on je roɓe. Ɗo vo’ina dande debbo masin nden woɗa yiwugo nden haska.

Owaɗi dande wato sarka Ha juuɗe, debbo ɗum ɗo nafira be majuum hawatugo, ɗum ha dande, ndembo ɗum fauni on je rewɓe, do wo’ina debbo masin to fauni, be nanta majuum ɗo wooɗa.

Sondu ha dow leggal. Ɗum hunde on wancore nakkuje fere fere, denbo firore. Ɓebo nyama beɗo hirsama nden defama.

Nokkure dum fuddi nyiɓalu dum ɗo tigga jamɗe majum on gam hokka nyibalu man sembe, nden bo hisna nyibalu gon yibbugo bodum masin tiggugo jamde majum.

Ummatore rowɓe be worɓe ha nukkore moftorde siyasa be nanta ardiɗo moftorde majum ɗo homni ndira be himɓe.

Konndo ɓe ɗo naftira be maaga on, haa sigugo kujeji fere-fere ,ɗi goɗɗo walaa haaje ɗi mbonno, ko hunde feere meema ɗi ngam hisnaɗi ndoobi be goɗɗum kujeji.

Deftere alkura'aana teddu nde, ɗum do tafsira be deftere alkura’aana hedi jangugo, ɗum ɗo janga deftere alkura'aana.

Turmiji guɗe none fere-fere ɗum ɗo naftira be maje on bo ha nyotugo borna ha ɓandu nden bo ɗum kolte roɓe on do wo’ina debbo masin a koltugal majum.

Yiitere debbo maɓɓande, be nanta faune waato ailana haa dou gite majum. Ɗum faune on jei rowɓe faunata, nden be ɗum ɗo wada ɗum on be nanta ailana majum ngam fauna gite.

Yasi sare ema maɓɓo de nastugo sare majum. Ɗum ɗo naftira be mare on ha maɓɓugo sare man ta mo yasi yi, a mo nder, ta mo nder bo yi, a mo yasi. Nden ɗo wallita masin ha hokku go motaji bososel nastugo, ema wurtago.

Awello mangoro e nanta flawaji ɗum ɗo nafsira be maji oun ha nyamugo bukkol maji nden ɗo naftira be flawa bo hatiggugo ɗum haci'e ina no kuje fere-fere ngam wo’ina nokkuje ma.

Burugal ɗum ɗo naftira be burugal on, haa wurwugo kosam ,gaari be nanta haako takanasma to ko wuɓi.

Fijobe ball kosde ha nokkure fijirde nde chaka pattule. Dum do fija fijirde man onbo, ngam sankutuggo iyam, Wobbe fere bo do fija; ngam hebugo chede.

Debbo, do borni kolte maako ɓaleeje. bee nanta Ataasimen ha hoore maako, hunduko maako be jambaaki ɗum do waɗa Ataasimen mai on gam fawna hoore ɗen bo fawna debb.

Nyamdu jolof benanta kokumba ena kusel, ɗum nyamdu on welndu ndembo harnoru goddo, dor wakkati marndu bo nafu ha ɓandu innuadama.

Kondo jamdi, ɓeɗo naftira be majum on ha watugo huude de goɗɗo mari ha je nde siwe itta ndiyam ha nder mare nden accha nde ha nɗer ta so majum.

Kulaji dum do naftira be maji on ha watugo nyamdu. Ɗen bo yaradu nokkuje fere-fere marade haje. Gam hokkugo bososel wulnugo nyamdu majum.

Younde sare lamu ena dessare lamu majum ɗo maɓɓiti, e ma himɓeji ha younde majum ɗo nasta. Ɗum sare on maunde nden bo mar nde daraja haa chaka ummatore.

Nder sare bei nanta flawaji, be mota. Ɗo awa flawaji majum on gam boungo sare nde woda yi’ugo, nden nde haska sosai.

Paɗe rowɓe. Rowɓe ɗo naftita be maje on ngam faune, dem bo ɗe ɗo wallita masin haɗugo goɗɗo yaɓugo leddi, nden hisna goɗɗo tufande kusa e ma jamɗe feere-feere ha leddi.

Nyebbam wujago. ɗum ɗo naftira be majam on hawujugo bukkon famaron. Ɗo wallita masin hedi wo’ungo ɓandu maɓɓe, diggina ndu laɓɓina ndu.

Derke’en worɓe ɗo holla seyo maɓɓe haa dou ko seyi ɓe. Haa ɓe bamti goto maɓɓe haa dou. Alama on ɗum hollugo seyo takanas ma to o heɓi hunde wonde fere marande haaje.

Nyiri gauri lawadi ha nder fayande be layirgal, ɗum nyiri on nyametedi, den bo mardi nafu haɓandu innu adama diɗo wallita masin habeddango goɗɗo sembe.

Chitta kecca wato jinja ɗum ɗo naftira ɓe maga on ha he’ugoga malla ɓo unugoga wataga ha nyamdu ɗo urna nyamdu masin nden ɓo do wallita ha ittugo kisiri ɓana kusel.

Deftere jangugo ɗum ɗo naftira be mare on gam hokkugo goɗɗo bo sosel andugo tariha, ima marugo andal hado kujeji fere-fere ɗi goɗɗo anda, boɗɗum masin marugo andal majum.

Goɗɗo do ɗo dilla ha sira lawol gol chaka fattuli, boddum masin dillugo sira lawol gam ɗo hisna goɗɗo ferego daga baantedi.

Goɗɗo ɗo yerɓa puspus ha dau lawol ngol chaka pattule. Ɗo naftire be majum ha hosugo kare, ndiyam, e ma kujeji goɗɗi fere fere, yarugo nokkuje goɗɗi.

Pirowal, ɗo nafira be magal on ha hosugo ummatore ɗubɓe. Ɗen bo yara be nokkuje fere-fere dayide nder wakkati yel sedda.

Apple none fere-fere, ha nokkure sorugo de. Ɗum hunde on nyametede, dembo bibbe ledde on marde nafuda masin ha bandu innu aadama.

Koli kosɗe ha kosɗe debbo ɗum ɗo naftira be maaji on ha watugo ɗii ha kosde ngam wo’ina kosɗe majum woɗa yiwugo roɓe on naftirta be man ngam faune.

Yonde sare e ma mabɓode nastugo sare man, ɗo naftira ɓe mare on ngam wo’ina yonde sare man nden bo hokka motaji bososel nastugo e ma wurtungo.

Kusel, ɗum hunnde on nyaameteede. To nde defaama nde welde masin, marde nafu bo haa ɓandu innu aadama, takanasmaa fulorooɓe.

Hore debbo be nanta morɗi atashmen, nden jungo mako be agogo dande mako be oldi ɗo wallita masin ha wallutugo goɗɗo larugo wakkati ha to agogo majum.

Laptok. Ɗum ɗo naftira be ma nga on ha doggingo kuɗe ɗe hande e jango, her wakere lawol matotiral. Ngaɗo wallita masin hedi hokkugo ummatore bososel heɓugo chede ko majjina.

Tame kalwa, ɗum ɗo naftira bemaje on haa unugo ɗe nden waɗa daddawa be maaje. Nden bo ɗum ɓiɓɓe nareeje on. Boɗɗum masin nafturgo be maaje ngam ɗe ɗo welna haako, ɗe ɗo welna nyamdu sosai.

Macinwa keke napep, ɓeɗo naftira be ma'anga on ha hosugo kare, yaraɗe nokkuje feere-feere, marɗe haje nden noɗo wallita masin ha nastugo lunguji.

Himɓe worɓe guda tato, ɓeɗo dari ha sera bindi den be hosi hoto. Ɓoɗɗum masin hosugo hoto majum ngam ɗum tari ha on.

Motaaji bo’inol laabi. Ɗum ɗo naftira be maaji on haa wasugo, nden ɓofta leddi wakkati bo’inol laabi maajum.

Yonde sare ena dammugal nastugo sare man, e ma maɓɓoɗe, no naftira be maɓbodɗe man on ha mabbugo nden hisna wonɗo nder larugo yasi nden wonido yasi yiyata nder.

Bama mayonais ,dum nyeɓɓam on nyamitedam be bredi, dendam dum nyame hadow nyiiri fuh.

Yonde sare ɓe nanta machinji ɗiɗi, ha yasi majum ɗo naftira be maji on hawa’agodi yaha nokkuje fere-fere to ɗi watana ma nyebbam.

Tochiwa lanta. Ɗum ɗo naftira be maga on ngam hokka goɗɗo bososel haskugo jayri ha wakkati goɗɗo woni nder nyimre ɗo walla masin ha hokkugo goddo jayri majum.

Hore leso, hanokkure sorugo ngo. ɗum ɗo naftira be ma ngo on hawatugo ngo hasodu, nden bo wala dow ma ngo ngam hisna goɗɗo walugo ha leddi, e ma nga tan ɗe nyu’i.

Leemuje ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on yare teeɗe, ndembo marɗe himmiɗi naare masin Haa njamu inno adama, ɗe ɗo walla masin nden boo belɗe, yarugo ɗum ɓiɓɓe leɗɗe.

Labuleji dum do naftira be maji on ha waɗugo de ha dammugal, enanta windo. Gam woddina nokkure man de woda den bo hada goddo woni do yasi yirnugo, lara nder kokuma woni do nder lara yasi.

Lemu, mangoro, abarba gonda, ema luttuɗum ɓiɓbe leɗɗe, ɗum hunde on nyametende den ɗum ɓiɓbe leɗɗe on bo maroɗe nafu marɗe himmidinare massin ha njamu.

Ummatore hasira motawa junga, marɓe haje nasugo nga do nafsida be maga on ha hosugo ummatore ena kareji maɓɓe ngam yara ɓe nokkuje fere-fere ɗiɓe mari haje takanasma nokkuje dayiɗe.

Fanɗu hokoru jari hite. Amma naftiroju be batir. Wato lanta ɗom ɗo naftira ɗum boha ha haskugo jairi.

Fandu urdi, ɗum ɗo naftira be mari on bo ha sosugo ndi ha ɓandu, nden ha limse, ngam urna limse urna ɓandu e manukuje fere-fere.

Fayande be nanta ndiyam ɗanwake ha nder mare. ndum ɗon naftira be majum on bo ha nyamugo. Ɗum hunde on bo nyamete, nde waɗete nde be nyebbe be kurori be fulaawa. Ngam nyama nden ɗum ɗon har na goɗɗo masin.

Debbo be gorko ɗo ɓorni kolte fulɓe, ɗum ɗo naftira be maje on ha hollugo aadi fulɓe ɗum hunde on woonde masin.

Do bo nyorde on nyorde woto be do nonda dum nyorgo, dudde bo nyorde do naftira bemaji bo ha mabbugo hunde den bo wakkati fere be do vesa

Jamɗe wo'inne wo'inne, ɗo naftira be maje on wakkati de goddo mari haje festugo hunde, takanasma jamɗe ɗen makaniki en on naftirta be majuum ha fistugo ema haɓɓugo jamɗe.

fulaawa aawaanga ɗum ɗo aawa ɗum on ngam wo''na nokkuure takanas nder saare, yaasi ema nokkuuje goɗɗe fere-fere ngam vooɗaa yi'eego.

Derke’en worɓɓe ɗo fija bol juɗe wato han bol ɗo naftira be ɗum ɗo fija bol majum bo ngam sankutugo iyam.

Yan-kunne be Sarka: Ɗum do naftira be majum on ha watugo ha daande, Nden bo ha noppi. Ɗum faune on e'roɓe. Ɗo wo'ina debbo masin wakkati nde o fauni.

Kuukon noppi, e ma hunde daande. Waato sarka be ɗan kunne. Ɗum ɗo naftira be majum on haa faunugo debbo. Ɓe ɗo waata ɗum haa noppi, be haa dande. Ɗo wo’ina faune debbo masin.

Ooli watugo ha kossɗe, ɗum ɗo naftira be maji on ha haɓɓugo ɗi ha kosɗe ngam faune kosɗe, nden burna fu roɓe on burda naftirgo be majum ngam ɗo faun on je maɓɓe.

Rigawal jungol, gol robe habandu robawa dumdo naftira be ma gol on habornago gol habandu den sura bandu debbo.

Riigawal jungol ngol rooɓe, ngol shadda be nanta zubi haa ɓandu maagol, ɗum faune on ɗe rooɓe, nden ɓo ɗum ɗo ɓorna ɗe on ngam suura ɓanɗu e maajum.

Fulawaji awaɗi hanokure awugoɗi. Ɗo naftira be maji un ha tiggugodi ha chi’e. Takanasma yasi chi’e ema nokkuje goɗɗi fere-fere ngam woddina nokkuje man.

Nyebbam defugo ha nder pali ha nokkure sorugo ɗam. Ɗo naftira be maajam on ha defurgo ɗam, nden sa’a kujeji fere-fere.

Shagoji ɗo naftira be maaji on ha watugo kare soggu dembo sora, boɗɗum masin do wallita masin ha hakkunde ummatore ngam hokka ɓe bososel warugo sooda hunde dembo ya sora.

Tireji plastic ,be nanta tasaji silva firb maje on hawatugo tasaji den hosa dennfirbmaj bo hawatugo nyamdu nyama nder majo.

Firiji firiji mod on fewnore do wata kuje gam fewa ha nder maju.

Lekki modeteki ke asibiti beɗo nafitira be maki on ha modugo. gam hoina nyawu billowu goɗɗo nder jaudom ɗo wallita masin ha nyaudugo.

Riigawol jungol ngol roɓe nden gol atamba, ɗum ɗo naftira be mangol on ha ɓornugo ha ɓandu, ngam fauna debbo nden bo wo’ina mo nden sura ɓandu.

Derke’en fijobe bol hanokure fijerde majum ɓeɗo dilla den ɓeɗo hofnenira, ɗum ɗo fija fijerde man on gam sankita iyam ummatore matore den hokkaɓe bosesel heɓugo chede.

Derkeejo debbo waɗowo welda. Ɗum ɗo waɗa ni majum on be nanta hite lantarki. Nden ɗum filu on jokkowu jamɗe her wakkere waɗugo yite.

Pilet ji, ena tireje ha nokkure sorugo ɗum. Ɗum ɗon naftira be majum on ha watugo nyamdu nyama, nden bo ha ɓilugo tasaje nyamdu yara nokkuje fere fere.

Laawol nastu go mota, der sare ena mabbode maajum waato get. ɗum do naftira be maajum on ha mabɓugo denbo maɓɓe ta wakkati de motawa warti ha ga nasirta.

Filas-Filas: Ɗum ɗo naftira be filas bo ha sigago hunde ngam nde wula ta nde fewa bana sha’i, gari, e'lutoɗɗum.

Hoore debbo, benanta gaasa ataacmen, cancaaka, ka mooraaka, ɗum ɗo naftira be maaka on, haa hollugo alaama, gaasa juutka, nden bo ɓaleha.

Deppi dollaɗi, ɗum hunnde on aaweteende, nden bo nyaameteende. Ɗi ɗo wallita masin ha harnugo goɗɗo sosai nden bo nde ɗo mari himmiɗinaare ha ɓandu innu Adama.

Debbo do borni rigawol ha koppi, be nanta paɗe mako o do fauni. Suru'ngal boɗɗum masin denbo boɗɗum masin. Faune ɗo wo’ina debbo dembo ɗo woɗa yi’ugo.

Debbo be nanta hoore maako laɓaade golgol, ena faune ha yeeso maako. Hoore laɓaande ɗo nandi on be hoore gorko.

Ayon, ɗum ɗo naftira be maga on, ha wogugo kare, nden wo'ina ɗe, ɗe ɗigga, ɗe walta, gam heɓa bornaɗe, mo woɗa.

Ashugumri, ɗum gortogal on gorgal, den ɗum sondu on nyametedu to ndu hirsama defama kusel maagal do mari nafu masin ha ɓandu goddo.

Debbo bee nanta morɗi ataacimen juuɗɗi nden boɗeeji ɓe ɗo naftira bee maaji on haa moorugo haa hoore ngam juttina gaasa maajum nden boo ka wooda yi'ugo, nden ɗum ɗo fawnw rooɓe on.

Hore debbo moraande ɓe morɗi a tashimen, dufitaaɗi hedi yeeso ɗo wo’ina hore debbo masin, nden ɓo ɗo wo’ina faune debbo to gasa man juti nden ɓo ka rufitaama.

Lekki asbiti ɗum ɗo naftira be maaki on hamoɗugoki, denbo nyaunda nyau ɗum goɗɗo wontiri ɗo wallita masin ha nyaundugo.

Kenkeso ɗo dilla ha leddi. Ɗum howore on nden bo mar nde haɗaru masin, nde ɗo joɗa bo ha nokkuje dakkiɗe, nde do wancina nyawuji fere fere.

Olidade a ankoneji duddi ominafira be olidade be an koni on bo ha fauniro ɓe.

Chokali hako ɗon naftira be majum on ha lanyugo hako ema nyamdu de fetendu den esan nyamdu wata noƙkuje fere fere ɗo mari nafu masin.

Sare dow sare be intalok, ena filawaji awaɗi. Ɓeɗo naftira be mare on ha doggingo kude ji ɗi hande e jango. Takanasma jippingo hodɓe, ema walugo nder mare.

Supainaji ema sukul direvaaji, ɗum ɗo naftira be maaji on haa fistugo huunde, takanas ma makaniki en futta nafturgo be mai, haa fistugo jamɗe nden boo be habbugo, ɗo walla matsin haa waɗugo kuugal man nder ja'uɗum.

Derke'en ɗiɗo rooɓe, ɓe ɗo dilla ha sera laawol be buhu ha juuɗe maɓɓe. Boɗɗum masin dillugo sera laawol ngam hisna goɗɗo fottugo be nanta ba’anteɗi.

Siket be riga nyota ɗum nden ɗum shadda be nanta paune maajun ɗum kolte on ɗeroɓe, denbo boɗɗe masin suroje ɓandu.

hooto urle on fere fere, rowɓe budurwa ɗo naftira ngam urugo ɗum naftirta be urle.

Jawe ɗiɗii du naftira be maje on hawatugo de ha jungo. Ɗum fauni on derobe, ɗo wo’ina jungo debbo masin haska dembo woda.

Dow suudu wato pi o pi. Ɗo naftira ɓe majum on ngam hokka suudu bosesel fewugo ndo ta ndu wula, nden ɗo wo'ina nder suudu majum.

Debbo ɗo fauni yeso mako masin, ɗen bo do borni limse ha bandu mako, boɗɗum masin faune ngam ɗum ɗo woddina goddo. Nden ɗum ɗo woddina ibnu adama.

Leso, leso on sengango ngo wala dollof ɗo naftira be leso bo ha walugo.

Deftere jangugo. Ɓe ɗo naftira be maare on haa jangugo, ngam andugo ko goɗɗo andaa, takanas ma ko laarani diina islama. Boɗɗum masin jangugo, ngam hokka goɗɗo bososel marugo andal.

Saare dou saare timmude ndembo be leɗɗe haa nder maare. Ɗum ɗo naftira be maare on ngam nastugo waala, e ma waɗugo goɗɗe kujeji, ɗi hande be janngo.

"Koronje" ha nokkure sorugo ɓeɗo nafira be maje on ha sigugo ha paloro chudi ema nokkuje ferefere ngam hokka goɗɗo bosasel joɗugo nɗem bo woɗi na nokkure man nden woɗa yi'ugo.

Hoore debbo be nanta morɗi jokkaɗi ena atacimet. Ɗum ɗo moraɗi on bo ngam juttinai gasa, nden woiina ka woiina bo fawne debbo.

Nyelɓe haa nder baf, ɗum ɓiɓbe leɗɗe on nyaameteɗe. Nden ɓurna fu leɗɗe majum haa ladde ɗe ngoni. Ɗe ɗon nyame, nden bo ɗe belɗe masin.

Korowal katako, ɗum ɗo naftira be ma'ga on bo hajoɗago chaka sa're gam dogingo kuɗe ɗe hande e jango ɗe de sare.

Laawol nastugo saare e maɓɓoode maagol , ngol moota e ngol kosɗe, ɗum ɗo naftira be maagol on bo ngam nastungo moota e wurtugo maaga e na nastugo himɓe e wurtugo maɓɓe.

Nokkure fijugo bol juuɗe. Ɗon naftira be maare on haa fijirde majum. Nden ɗe ɗo mari himmiɗinaare masin haa sankutugo iyam. Nden ɗo wallita masin haa hokkugo derke’en ceede ngam doggina harkaaji maɓɓe.

Hoore ɓingel moragel reeta, reeta bo moraka be nanta nangir dum gaasa. Ɗum ɗo mora ɓingel un ngam wo'ina hoore, ɗen bo hisna nde dotti je fere-fere.

Komboje ha nder ndiyam ɗuɗɗe, ɗo naftira bemaje on bo ha ernugo himbe ndiyam, yara be nokkuje ɗeɓe mari haje, gada ndiyam nden do hosa himɓe be kare maɓɓe.

Makaranta, ɗum nokkure on nde fukaraɓe nastata yaha den janga, nden mallum en bo yaha jangina fukaraɓe majum, ngam hokkaɓe bososel heɓugo andal.

Tumatur ta'a nga nder plat, ɗo naftira be majum on ha ɗefugo, nden ɗo welnaa haako masin, nden ɗo ɓedda diyam ha ɓandu enno Adama to nyami nga nonnon.

Motaji noni fere fere den bo ɗuɗɗi ha nokure sorugo ɗi ɗum ɗo naftira be maji on ha nasugo den bo yaha nokkuje fere-fere gam wallita yara goɗɗo nder jawal.

Pensiljii, none fere-fere, ha nder koofi, ɗo naftira be maaji on boo, ha winndugo, den be kilina ha ɓandu maaji ko woggata bindi maajuum.

Koromje ha paloru, ɗum ɗo nastira be maaje on haa paalo, nden ɗe ɗo vo’ina paloru masin ndu wooɗa yi’ugo, nden ɗum ɗo jooɗa doo maaje.

Derke’en fijoɓe bol ha nokkure fijirde bol man be kolte maɓɓe. Ɗum ɗo fija fijirɗe majum on ngam sankita iyam, nden ngam hokka ɓe bososel heɓugo chede nde ɓe majjinta hande be jango.

Gortogal gulaangal ha nder taasawo, ɗum sondu on nde ndu saare, nden nyaametendu, ɗum ɗo nyaamangal on ngam ɓeddugo njamu ha ɓandu innno Aadama, nden ngal belngal masin.

Leeso ɗow leso ɗo naftira be mango on takanas hanok kuje jangirle wato hostel, bo wallita masin ha ustugo dudarlo lesi ade sudu.

Jungo debbo ɗo jogi booro wakketengo be feggere ha jungo mako den oɗo ɓorni rigawol jungol, ɗum ɗo naftira be booro on ha sawugo kujeeji feere-feere.

Deftere jangugo, ɗo naftira be maare on Haa jangugo, ko winda nder maare, ngam hokka goɗɗo bosesel andugo joode duniyaru, ɗum hande e jango, ena famugo goɗɗum ɗum goɗɗo famai.

Derke'en fijooɓe bol be nanta kolte maɓɓe ɓeɗo jogi kofi ha nasaraku ɗum ɓe waɗi ha fijirde maɓɓe nde bool majum ɓe sorai ɗum chede na seɗɗa.

Motaji be nanta mashinji hadow lawol kolta, ɗum ɗo naftira be ma ngol on ha tokkago motaji majum wato ba'anteɗi ngam hokkaɗi bosesel yahugo nokkuje ɗi mari haje.

Kwa kwa ɗum hunde on ɓiɓɓe leɗɗe, nden bo nyametede, to nde pusama nde ɗo mari nafu masin hako larani njamu ɓinnu adama ɗeɗo ɓeɗɗina goɗɗo ndiyam.

Yan kunne be sarka. Min ɗo naftira ɓe yan kunne, ɓe sarka on ɓo ha faunugo roɓe.

Ummatore hanokkure moftorde, den be koronje be nanta tebbol je ha, ɗum ɗo nyama nyamdu, ɗum ɗo waɗa ni manjum on gam moftugo himɓe, den bo waɗa lamar.

Dankali, ɗum hunde on nyametende nden awetende ɗo mari himmiɗinare masin ha nyamugode, nden nde ɗo yawa harnugo goɗɗo.

Debbo ɗon ɓorni kolte mako, none boɗeeje be suddare woɗeere, wodi hunnde juɗe ha jungo mako be woya, ɗo vakki boro, woɗɗum masin faunugo nden ɗuɗon ɓamta daraja goɗɗo.

Akwatiji ɓaleji a nokure sorugo, akwatiji majum ɗo naftira ɓe akwatiji bo a yarugo kare bangal, nden ɗum ɗo wata limse haa nder majum asare nden ɓe jehale.

Doya defanga be yaji ɓe nata nyebbam, ɗum ɗo nyama nga on ngam harna goɗɗo ndembo ngaɗo mari nafu masin ha ɓandu ibnu adama, nga ɗo beddana ibnu adama sembe.

Flawa awetenga be pindi manga ɗum ɗo naftira be majum, umbo ha tiggugo dum ha nder chi’e, yasi chi’e ema nokkuje siwtare, ngam wodina babal man woda yiugo.

Zoogale, kukumba, carat, bascooje, ema goɗɗi, haa kooji kecci, Haa nokure sorugo ɗi ɗo naftira be maaji on ɓo haa defugo ngam welna nyamdu.

Debbo benanta boro haa jungo maako oɗo ɓorni kolte daneje be gasa atashimen oɗo fauni ɗum ɗo naftira ha waatugo kujeji bana limse ena kare faune.

Onordu be gafurgal minɗo naftira be majum on ha unugo hunde diggina, ɗum ɗo mari himmidinare masin hako larani kuɗe roɓe ɗe hande e jango.

Saboluje, ɓe ɗo naftira be sabulu on ha yiwugo, lootugo, ngam itta dotti.

Deftere jangugo de dina islama ,lonal sida be made on ha jangugo denbo anda ko dina islama wontiri gam hokka goddo bo sosel andugo diina man denbo tokka diida de dina majum.

Nastorde sare lamu, benanta goɗɗo ha lawol nastu go majum, den lawol on ngol maɓɓaka maɓɓe tangol.

Nofru be fekkere maru nofru be fekkere maru wato en kunne.

Sare dow sare nde timminaka wo'inego, ɓeɗo naftira ɓe mare on bo ha ndoggingo harkaji ɗi hande e jango den min ɗo wala ha der mare gam hisnugo goɗɗo walugo yasi.

Lekki asibiti moɗeteki, ɗo naftira be maki on ha moɗugo, nden nyauda goɗɗo ha ɗo nyau ko damata ɗum nder jawudum nder wakkati.

Leemuje kecce, ɗum ɗo naftira be maaji on haa yarugo ɗe, nden ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on marɗe himmiɗi naare masin, haa ɓandu inno adama, nden belɗe boo.

Kulaji dum hunde onde dum naftirta hande e jango, nden dum do wata nyamdu hader majum gam o wulna nyamdu nden bo dum do yara nyamdu majum no kuje godde fere-fere.

Leddaji marori ɗum do naftira be mari on bo ha defugo nden nyama, ɗiɗo wallita massin a harnugo goɗɗo den ɗi ɗon welli massin.

Sinbord. Wato jamdi on hollori alama nokkure filu, chagoji sorugo hunde e ma nokkuje fere-fere de goddo mari haje hollugo ɗo sora ɗum.

Hore leeso, hore leeso hesre.

Fulawa awaga ha nderleda, ɗum ɗo naftira be maga on hatiggugo ga sera ci’e nde chie e ma nokkuje fere - fere, gam woina nokkuje majum ɗe boɗa yiugo.

Leso tiggago, ɗon naftira be maago ha tiggugo go ha sudu ngam hukka goɗɗo bosossel walugo dow maago, ngam hisna goɗɗo walugo ha leddi benanta ngatanɗe nyo'e.

Tasau tangaram e maɓɓode mago, ɓe ɗo naftira be tasaje man on bo ha watugo nyamdu.

Defte jangugo ɗo naftira be maje on ha jangugo takanas ma fugaraɓe jangoɓe ngam hokugo ɓe bososel marugo andal massin.

Derke’en fijooɓe bol, haa nokkure fijirde bol maajum nden ɓe na'uni goto nder maɓɓe, boɗɗum masin fijirde man, ngam ɗo sankita i'yam, ndenbo ɗo hokka ɓe bosesel heɓugo chede.

Hore ɗebbo sancande be gasa.

Hako ha nder fayannde. Be nanta shookali. Nden be kusel. Ɗum hunde on nyamete nde to nde hautama be nyiri, ko malla nonnon tan. Marnde nafu masin ha ɓandu.

Ledaji makaronin ina manda kashe kashe be italiya, ɗum nyamdu denbo ndu ɓe sendanta ummatore ko moi be hasre majum ngam wallitoro.

Basketji siga. En ɗon naftira ɓe maaji on ha sigago albasa be tattase, ngam ta wonno.

Juude himɓe ɗiɗo be pegge nden bo be agogo ɗum faune on. ndenbo bodde wo’inoje jungo goɗɗo in, boddum masin watugo agogo ngam ɗo hokka goɗɗo bososel larugo wakkati, ndenbo of wodinan jungo masin.

Na'urawa wulugo hunde ɗuɗa naftira be maga on ha wulugo hunde bana kurtugal, liɗɗi ema kujeji fere-fere nder jauɗum, boɗɗum masin naftirgo be maga ngam ga ɗo mari himmi ɗina.

Paɗe worɓe, ɗum ɗo naftira be maaje on haa paɗugo haa kosɗe, ngam hisna goɗɗo yaaɓugo leddi, ema goɗɗi kuujeji naunooji goɗɗo haa kosɗe, bana ƙuusa be kujeji goɗɗi fere-fere. Nden bo worɓe on paɗɗata ɗe ɗo majum.

Motaji Ɗuɗɗi Hado Lawol Ɗiɗo Dilla, Ɗum Ɗon Naftira be Maji'on ha Doggingo Kuude E Hande E Jango, Ɗiɗo Wallita Masin Hedi Yarugu Godɗo Nokkure Mari Haje Nder Jauɗum.

Rigawol judngol ngol roɓe, ɓeɗo naftira be magol on ha ɓornugo ngol ngam sura bandu, nden roɓe on ɓornata ngol, boɗdum masin ɗo wodina a faune debbo.

"Deftere jangungo" ɗum do naftira be mare on ha jangugo den bo hokka goɗɗo andal ko doggata hande’e jango ngam hokka goɗɗo bososel doggungo kuɗe mum nde hande e jango nder andal.

Tire bali, taasaje nyiri be haako jei bali. Kofi bali. En ɗo naftira be maajum on bo ha watugo nyamdu, nden nyaama.

Ɗerke en fijobe bol. Be nanta kolte mabbe ɗe fijirɗe majum. Ɗum ɗo fija fijirɗe man on bo ngam sankutugo iyam. Nɗen wobbe fere ɗo fija ngam hebugo ceɗe. Ɗo mari himmiɗinare masin. Nɗen ɗo wallita ngenɗam ɗerke en.

Ɓaawo suudu nder suudu, windooji maaru tati ina shadda maaru be babal lootugo juude.

Kolte worɓe wato jomba, be sarla, be paɗe, be ufunere, nden nonde balere, ɗum kolte on je worɓe, den kolte on bo boɗɗe, ɗo wo’ina worbe masin, nden ɗo mari daraja ha bandu ma.

Hunde faune mda nafsira be majum on hawatugo dum ha bandu, limse to nyotetede dum hunde onde dum faunata limse robe boddum masin nafturgo be majum gam dum do wodina baune majum.

Chimchim ɗum hunde on ekkete, nde, nden bo mar nde nafu masin ha ɓandu innu adama, nde wel nde masin. Nden ɗum ɗo naftira be mari on hafulawa waɗugo nde be fulawa.

Ɓilanda ɓe ɗo naftira be maga on haa watugo hunde haa nder manga nden bo nama ɗiggina ɗum, bananta tattace, tumatur, attarugu, e na goɗɗi kujeji fere-fere, nden bo ngaɗo naftira be hiite lantarki on.

Caaja ɗum ɗo naftira be maaga on, haa waɗugo caaji, takanas ma ko laarani waya, e nanta kujeji goɗɗi feere, bana ay pat, ɗo wallita masin haa caajugo ɗum, nden bo hebbina baatirje maajum.

Kondo, ɗum ɗo naftira be manga on hawatugo nyamdu yaara nokkuje bana asbiti e ma goɗɗi nokkuje, e mawatugo hunde de goɗɗo wala haje ɗi nyola lau, ngam hokkande bososel heɓugo hendu.

Derke'en ha nokkure zanga zanga, wato ɓeɗo holla suno maɓɓe ha dauko mettini ɓe bernde ena ɓilla maɓɓe.

Kuukon noppi bee huunde daande, andiraaɗum bee sarka bee ƴankunne ɗum ɗo waata ɗum on haa noppi bee haa daande, ɗum fawne jey rooɓe, nden ɗo wo’'ina fawne debbo masin to fawni bee maajum.

Flawa kwaɓanga ɗum naftira be maga on ha waɗugo chim chim kek ena goddi kujeji fere-fere ɗum nyamugo, ɗum hunde on nyametende, ndembo marnde nafu masin ha ɓandu,

Shagoji, ɗo shagojigi ɗo naftira be maji ombo ha sorruugo kujeji handed e jango, gam hokugo bo ɓe bososel hebugo fila den heba a riba dow wakkati.

Lekki asibiti, moɗe teki, ɗum ɗo moɗaki on ngam nyauɗa goɗɗo daga nyau goɗɗo na nata nawata ɗum. Ɗo walla masin heɗi nyaunɗu go goɗɗo nder jau ɗum.

Debbo be kolte mako baleje be nanta mordi a tachimen ha do hore mako be fauna haa yeso mako. Ɗum ɗo mora majum on ngam wo'ina hore nden bo wo'ina gasa. Paune ɗo wo'ina rewbo masin

Kukkon noppi, kukkon nopi wato yen kunne bedo naftira be yen kunne bo ha faune takanesma robe.

Gurasa be nanta hako dum hunde on nyametende den marde nafu masin ha bandu ibnu adama nden dum nyamdu on burna ndu hausa en.

Jarida, ɗum ɗo naftira be majum on ha jangugo habaruji, goɗɗi ɗi andaka ngam anda ko duniyaru wontiri. ɗo wallita masin ha hokkugo goɗɗo bososel famugo ko duniyaru wontiri.

Fulawa awa nga, minɗo naftira be ma nga on hatiggugo haci'eji, caagoji, ofisji, yasi sare, ema nokkuje fere-fere ngam wod’ina nokkuje mai denbo haskaɗe.

Flawaji aawaɗi ɗo naftira be maji on ha faunugo sare nde woɗa ko ofis ko goɗɗi bakkeji fere-fere ngam ɗum woɗa.

Jungo debbo be hunde juɗe be nanta pegge, ɗum fauni on ɗe robe, den boɗɗum masin faunugo majum, gam ɗo wo ina jungo debbo woda yi'ugo.

Debbo haa sera geene, ɓe nanta morɗi maako jimmitaaɗi hedi yeeso. Ɗum ɗo mooraɗi on ngam wo’ina hoore debbo, wo’ina gaasa goɗɗo.

Leso we’itango be nanta piloji ma ngo. Ɗo naftira be ma ngo on ha watugo ha sudu. Nden wa'la dau ma ngo gam hisna goɗɗo walugo ha leddi. Den ngo ɗo wo’ina sudu masin.

Nyebbam wujugo, ɗo naftira be majam on ha wujago ɗam ha hore, de ɗam ɗo wo'ina gasa masin, balwi na gasa, juttinaka, den bo ɗelkinaka.

Mase be nanta hako egusi ha dau plet. Hunde on nyametede nde. Nden waɗe tende be marori. Welnde masin, nden den ɗum mari nafu ha ɓandu inno Adama.

Ɓingel wamde ha sera Sare. ɗum Dabbawa'on nden bo hosowa Kare yara ha Nokakuje Fere-fere, nden bo nga ɗo hosa Kuje ɗuɗɗum nden bo Tedduɗum.

Pensul ji! Ɓe ɗo naftira beeman on ha windugo ha dow defte. Nden ɗo wallita masin hedi ekkutungo ɓikkoi pamaron ekkiti tookon windi, windira be maaju.

Fulaawaji awaɗi, ɓeɗo naftira be maji on hatiggugodi ha nder chi’e, yasi chie nokkuje filu e luttuɗum ngam wo'ina nokkuje man nden ɗe woɗa yi’ugo.

Almakachi ha nder nokkure ɗum be sorata ɗum, ɓe ɗo naftira be majum on ha ta’ugo hunde sendade ɗiɗ, inder jawudum bana limse, ena goɗɗi.

Chebur be man jagara ɗum ɗo naftira be majum on ha irtugo dembo be vuwugo gene e ma goɗɗe kujeji ɗo wallita masin ha sewaku nokurje.

Filawaji, ɗum ɗo naftira be maji on ha hosugo ɗi yara nokkure goɗɗo mari haje fu ngam tiggugo ɗi. Ɗo wallita masin ha wo, ungo nokkure ɗi tigga majum.

Leeso sengaango, nden ngo walaa dollof, naftira bee leeso boo haa waalugo.

Hore ɗebbo be nanta gasa atacimen sanchanka. Ɗumdo naftira be maka on gam hokka hore bososel. juttugo gasa ɗebbo woddinaka balwi naga ka delka ka woda.

Yaasi sudu, enanta lawol tokkaago ƴaɓɓita ndiyam, e geene. Ɗo mari himmiɗinare masin waɗugo lawol majum ngam hisnan goɗɗo yaaɓugo ndiyam.

Debbo ha sera motawa. Debbo on ɗo dari bange motawa.

Yonde sare gena maɓɓode nastugo sare nde get. Get bo ɗum maɓɓode nde lawol mota tokkata.

Hore leso waldrob, dum do naftira dum bo ha sudu ma faunugo sudu taka nasma walago.

Motawa vo'ingo lawol jirgin kasa, bedo naftira be magam ha hosugo ummatore dude, den tokka lawol man yara gol nokkure be mari haje nder jaudom.

Fandu ndiyam jara ɗum hude on yaretede, den bo ɗum ɓiɓɓe leɗɗo on ndiyam ma'je, ɗum ɗo yara ɗam on gam ittana goɗɗo ɗon ka den ɓedda harna goɗɗo, den bo mari nafu masin aɓandu innu a'dama.

Ayaba, mangoro, dukkuje, abarba, bai carot pat ɓiɓɓe leɗɗe on nyameteɗe ɗen bo marbe himmiɗinare masin ha ɓandu innu Adama. Ɓeɗo mari nafu ha ɓandu.

Teburwa sigugo Kari faune, e ma turareji, e makorowal joɗago, e darugal, ɗum ɗo naftira be majum on ha joɗugo de lara danorgal nden fauna ha dou teburu man.

Hore debbo be nanta morɗi shiga da fita. Jokkaɗi be nanta ta atashimen. Boɗɗum on masin Irin morɗi majum, gam ɗo wallita ha jottungo gasa.

Yonde sare be lawol nastorde mota e mabbode dammugal majum, ɗum ɗo naftira be maɓɓoɗe on ha maɓugo sare, den lawol man bo ha mota nastira sare man.

Shagoru sore-sore beɗo naftira be maru on ha sorugo kujeji fere-fere. boddum masin marugo filu. Ɗen bo do wallita a hokkugo goddo bososel ɗongonko kude mum banno mara haje.

Moɗari, ɗum diwwiri ladde on, nden ɓurna fu wakkati fere ɗi ɗo nasta chi'e ummatore, ɗum huɗe on marnde ha saru masin nɗembo gatore ummatore.

Bali ɗo haɓɓi den ɗiɗo nyama nyamdu ha nokkure ɓe sigi ɗi, bali bo ɗum dabbaji on nyameteɗi.

Koruwal haa nokkoje fi’ugo koronje majum, ɗum ɗo naftira be maje on haa sigugo ɗe haa palo, nden joɗa do maje, ɗe ɗo mari nafu masin, nden ɗe ɗo wo’ena sudu takanas ma palo.

Dambu hako be liddi cha’aɗi, ɗum ɗo waɗa dambu on be hako, nden ɗum nyamɗu on du nyametendu.

Defte ha dou tebulji. Ɗum ɗo naftira be maje on bo ha jangugo. Kujeji fere-fere, tarihaji goddi fere-fere ngam hokka goɗɗo bososel marugo andal ha dou ko ɓe jangini.

Ɗo bo ɗerekel on be morɗi maagel. Habe mori ngel morɗi kesi ha hore magel.

Derke’en worbe ha nukkore sankutugo iyam, dum do naftira be man on hawarugo wada kudeji goddi fere-fere gam sankitira goddo ya nder koidum dembu ha nukkore wore.

Maus ɗum huunde on nde ɓe naftirta bee maare haa kompuuta waato haa meemugo kompuuta maajum, nastugo nokkuuje feere-feere nder jaawɗum.

Dereke’en, dereke’en ɗo fija bol ngam sankutugo iyam.

Les dum limsi on borneteɗe den dum colte roɓe on nyoteteɗe dembo borneteɗe ɗo bornaɗi on gam sura ɓandu, dembow ina faunegol.

Kuskus defanga be nanta hako. Ɗum ɗo naftira be majum on ha nyamugo, nden ɗum ɗo mari himmi ɗinare masin ha ɓandu innu adama. Ɗum hunde on har nore goɗɗo nder jawɗum.

Jamɗe gaɗa, ɗum ɗo waɗa ɗe on gam ata ummatore e ma ba’antedi tokko toɗi daw gada majum hisnaɓe yenugo, den ata himɓe yenugo nder ndiyam.

Suudu be fanka, fanka dum ɗo naftira be fanka bo ha ɓokkugo hendu, fanka ɗo ɓokka hendu ha nokkuure.

Saare dou saare wo'inande wonde ɗum ɗo naftira be maare on ba ha doggungo kuuɗeiji ɗi hande e jango den boɗɗu masin marugo irin maare gam nde ɗo mari himmiɗinare ha hokkugo goɗɗo bososel walugo nder maare, na be wali yaasi.

Naurawa wo’ungo hore wato wa’ungo gasa, ɗo naftira be maga on ha nokkuje wo’’ingo gasa majum, wana chagoji woongo lotugo hore, nga ɗo wo’’ina hore ga yorna gasa.

Korowal kesal gataga nder ledda ɗum ɗo naftira be magal on ha jodago do magal, ɗen ɗo suddi ngal ledda on gam hisnangal sofugo diya.

Ti vi, benanta defte ha sera maga, ɗo naftira be maga on ha maɓɓutugo nga nden bo lara ummatore ha nder maga gam ittana goddo.

Bijordi, none fere fere, ɗomdo naftira be maji on ko safutugo gasa den wo'inaka ɗigginaka, ka jarta, taka nasma gasa worbe e robe.

Pirowal dou, ɗum ɗo naftira be magal hosugo ummatore e man kare fere-fere gam yarugo ɓe nokkuje dayiɗe nder wakkati yel seɗɗa.

Ɗebb. ɗo borni rigawol juungol. Ɗen ɗo wakki boro. boddum masin bornago, gam dum golte on be sura bandu. borobo do wallita masin ha hokkugo debbo bosesel sigago sigajimon.

Gunki ɗum hunde on seɓaade, nden vo'inaade, nanɗube, be inno adama woɓɓe feere ɗo hoosi nde. Allah ɗo rewaɗe.

Nukkuure fijirde bol, be nanta fijooɓe maajum, be nanta hakkilano wo fijooɓe man. Ɗum ɗo fija fijirde maajum on ngam sankita inyam, nden bo ngam hokka ɓe bosesal heɓugo cheede.

Rooɓe ɗiɗo ɗo joɗi, den goto ɗo mora hore goto be gasa mako baleha den mordi cuku.

Fulawaji ,awadi du nafcida bemaji yonha hosugodi yara no kure fere gam tiggali boddu masin tiggugodi matum gam do wo’ina no kure ,dembodu haskande de woda yihugo.

Himɓe ɗo dilla ha sera laawol, nden mootaaji ɗo tokki dow laawol, boɗɗum masin himɓe tokka sera laawol nden mootaaji bo tokka dow lawol, ngam hisna ɗum fottugo.

Defte jangugo ha nokkure sigugo defte majum none fere-fere ɗe ɗo wallita masin ha hokkugo goɗɗo andal to goɗɗo jangiɗe nden andungo goɗɗo kujeji goɗɗo anda.

"Kwali lekki "asibit ɗum ɗo naftira be making on bo ngam ha yarugo ngam nyaundu go goddo nyau ɗum damata goddo nder jau ɗum nder wakkati.

Plet be nanta hako ɗum ɗo naftira be majum on ha watugo nyamdu ema hako, ɓoɗɗum masin nafturgo be majum den ɗum ɗo mari nafu massin.

Saare doo saare nde timminaaka huweego, ɗum ɗo naftira be maare on Haa doggingo harkaaji ɗi hande e jango, nden ɗum ɗo waala nder maare, ngam hisna goɗɗo waalugo yaasi.

Sare dow sare nde timmai. Ɗonaftira be mare on ha doggingo harkaji hande be jango. Nden ɗum ɗo wala nder mare ngam hisna goɗɗo walugo yasi.

Saare dow saere nde timminaka be katakoji maje, ɗo naftira be mare on haa wadugo kujeji feere-feere taka nasma ko larani feluji goɗɗi feere-feere, nden ɗum ɗo wala der mare.

Hore ɗebbo bei nanta morɗi atachimen. Andiradi be zaane, nden jungo mako joggi waya. ɓe ɗo moradi on ngam juttina gasa ndenbo woyina hoore main.

Hoore, debbo be morɗi atoshimen mauɗi mauɗi, den noppi mako be kukon noppi, ɗum ɗo moora morɗi mai on gam ɗo wo’ina hoore masin, den bo ɗo labbina hoore itta dotti.

Kwali nyebbam kanun fari. Ɗo naftira bemajam on hawujugode hanokkuje fere fere, ngam diggina nokkure majum denbo wo'ina nde.

Fulawaji awaɗi ha sera sare. ɗumɗo naftira be maji on hatiggugo bodi den ɗiɗo wallita masin hedi wo’ungo nokkure nde woɗa yi’ugo dembo nde hokka doudi.

Koronwal, haa nokkuje soorugo ɗe, ɗo naftira be maaje on haa watugo ɗe haa paalo e na nokkuje goɗɗe fere-fere ngam jooɗa doo maaje, nde ɗe ɗo wo’ina nokkure masin takanas ma ko laara ni paalo, ɗo wooɗa nden bo ɗo laaɓa.

Wiccho nagge ɗum ɗo naftira be majum on ha watugo ɗum ha ɓandu leggal, den bo farta bubi be majum takanasma waɗo ɓe filuji fere-fere.

Ledaaje makaroni. Ɓe ɗo naftira ɓe majum on bo haa nyamugo to ɗum defama. Nden ɗum hunde on welnde masin, harnoore goɗɗo to ɗe defama.

yaasi saare ndebo saare on wo’inaande pentaande nden woonde masin boɗɗum masin pentugo saare ndebo wo’ina nde ngam de wooɗa yi'ugo.

Yolde saare be pus pus ha yolde saare man, be jarkaji, ɓe naftira be pus pus man on ha nyedugo ndiyam yara nokkuje goɗɗo fere-fere marɓe haje sodugo ndiyam nden naftira be Majaum.

Konsila ɗum ɗo naftira ɓe majum on ha faune roɓe nden ɗum hunɗe on nɗe ɓe dasata kine be majum faune on boɗɗe ɗe juttinta kine ɗebbo.

Oli, jawe, pegge, ɗum ɗo naftira be maajum haa watugo ɗum haa juuɗe, kooli, e na daande, ɗum faune on je rooɓe, nden ɗo wo'ina faune debbo masin.

"Kusel" ngula ngel ɓe nanta chinchin ɗum nyamdu on nyametedu nden bo marɗum nafu masin ha ɓandu ɗo nyiba ɓandu wato ɗum nyamdu on nyiburu ɓandu.

Sare dow sare, ɗum ɗo naftira be majum on ha doggungu kuɗe ɗe hande e jango nden ɗum nokkure on de goɗɗo walata ngam hisna goɗɗo walugo yasi.

Leggal chaɓɓulle, ɓe ɗo natira be magal on ha murugo ɓikkoi maagal. Nden ngal ɗo wallita masin ha hokkugo um matoore ɗowdi ha nokkure ɗum aawi ngal. Ɓikkoi magal belkon masin.

Nyebbam wujago ena urdi ha nokkure sorugo ɗum, ɓeɗo naftira be majam on ha wujago ɗam ha ɓandu, den nanbo ɗo wo’ina ɓandu, den kairi bo ndu naftira be mari on ha susugo ndi ha ɓandu ndi urna ɓandu.

Motawa hosuugo ndiyam, wato andiranga be tanka, ɗo naftira be maga on hawatugo ndiyam yara nokkuje godde fere fere, takanasma, irin nokkuje ɗe ngala diyam, denboo marɗe hajee ndiyam maajuum.

Hore ɓingel be morɗi kalaba. Ɗum ɗon mora morɗi man on ngam juttina gaasa, nden wo'ina gaasa man. O mori ɗi on be gaasa maako, na o jokki ba.

Nokkuure wo’ungo gaasa ena fawne jey morɗi bee lalle ɗum nokkuure on nde filuuji feere-feere ndende ɗo wallita masin haa wo’ungo rooɓe.

Kofiyel Tangaram: Ɗo naftira be majum on ha watugo hunde ndiyam-ndiyam nden bo yara bana ndiyam, kosam, e'ma goɗɗi kujeji. Ɗo wallita masin ha hokkugo goɗɗo bososel yarugo hunde nder redu.

Kwali lekki asibiti moɗeteki. Ɗumɗo naftira be maki on ha moɗugoki, ngam nyawnda goɗɗo ko larani tayfot ena goɗɗi nyawuji fere fere.

Awara sa’a nga benanta geraɗe ɗum hunde on nyametende nden bo welde masin. Nde ɗo mari himedinaɗe ha ɓandu ennu Adama ngam ɗe ɗo nyiba ɓandu.

Motawa wo’ingolaɓi. ɗunɗo naftira ɓe maga on tankugo ɗemɓo wo’ina leɗɗi majum hiɗɗe ko Ɗum wara ɗum wata golta.

Yadiiji worɓe ɗum ɗo naftira be yadiji mai bo ha nyotuki, takanasma worɓe den rooɓe fu ɗo wawa nyoota yadiiji majum waato shaddaji.

Zarto e ledde jorɗe, ɗo naftira be majum on ha ta’ugo hunde fere-fere, bana katakoje, e leɗɗe, e ma goddum.

Cokaliji ɓeɗo naftira ɓe maji on wakkati ɗefugo ha layugo hako, layugo nyiri ema godɗi e'sugo nyamdu e luttuɗum, gam hokka godɗo bo sosel huwugo nder jauɗom.

Oomo ɗum ɗon naftira oomo on boo haaoo lootugo limse e na godɗi kujeeji.

Wulbairo, manjagara, shebur, ɗo naftira be maajum on haa vuwugo, ɓoftugo, ndenbo be adugo yaha Rufa, nder ja'uɗum, ndembo nder wakkati yel koigel.

Fukarabe benanta mallumjo mabbe. Habe do borni kolte mabbe de timmungo jangirde. Dum do borna kolte man on gam hollaki alama timmungo jangirde takanasma jangobe.

Lekki ɓukkon ki asibiti ɗo naftira be maki onbo gam ɗo joɓe, ɗo haɗa ɓe ɗo jugo, takanasma marɓe damba enanta goɗɗi nyawuji ɗi ɗoyru.

Laawol dow laawol wato fli ova, ɗum ɗo naftira bemagol on ngam usta ɗuɗallo tokkoɓe laawol, nden wallita masin haukugo yahobe dow kosɗe bososel.

Tomerik dum hunde on awetende ndembo nyametende, ɗo naftira ɓe mare on ha watugo nde nder nyamdu ngam nyamdu ma ura wela.

Taaliya ha nokkuure sorugo ɗum, ɗum nyamdu on nyaametendu to ndu defaama, ndu dollaama, welndu masin, nden ndu ɗo mari nafu ha ɓandu inn Aadama.

Owoldi marɗi nonde labi, ɗo naftira be mari on ha watugo di ha dande gam faune, ɓoɗɗum massin den bo wodi hasaru massin be watugo ndi gam ɗum balmi on.

Hako lawasi he’ako ha nder roba. Odo nafsira be mako on ha defugoko, dembo ko do mari himmiɗinare masin ha ittugo kisiri. Nden hako man ko welko masin.

Nokkure sorugo nyamdu benata koronje be teburje nokure man, ɗo wallita masin hawakugo himɓɓe bosesel joɗugo nyama nyamdu den hisna nyamdu majum joɗago ha leddi.

Ɓiɗɗo debbo haa sera geene bee leɗɗe o ɗo ɓorni riiga bee sikete bee nanta geleyel maako

Hoore debbo ɓe morɗi morɗi moftadi ha babal gotal wato cuku.

Yolnde saare ena maɓɓoode nastugo saare maajum, waato get laawol, moota ɗo naftira bee laawol maajum on haa tokkugo moota jey nastugo saare e ma wurtugo.

Leso tiggango be nanta sprit je mago, ɗum ɗo naftira be mago on ha we’’utugogo ha nder sudu, e ma nokkuje fere-fere ngam walago nder mago, ɗo hisna goɗɗo walugo ha leddi masin.

Shagoru sorre-sorre urle, sabuluuje, ema kujeji fere fere, ɗo wallita masin hedi ko larani urnugo ɓandu, ittugo dotti e ma godɗi.

Maashinji taaya ɗiɗi haa keeke na pebji, ɗum ɗo naftira bee maaji on haa nastugo yaha jahaale ngam hisna goɗɗo yaadu bee kosɗe nd ɗum do filira bee maji.

Yaasi saare be nanta kolbeti, be gene ha nder maajum. Ɓe ɗo naftira be kolbeti mai un ha hokkugo diyam bososel tokkugo saala, na be wanni nokkuje goɗɗe ba.

Hore debbo be morɗi atacimen yeso mako ɓe fauni ɗum ɗo mora mordi ataciman on bo gam juttina gasa voɗina ka.

Pegge none fere-fere ha jungo goɗɗo. ɗum ɗo naftira be maje on hawatugo de hakoli. ɓeɗo wo’ina hondu masin. nden voɗa yi'ugo paune on bo ɗeroɓe.

Lekki njaredeeki jey asbiti ɓe ɗo naftira bee maaki on haa yarugo ngam nyawnda naawol hoore, tuure ena goɗɗi zazaɓiiji.

Wato laanawal ndiyam, laanawal ndiyam be kare ha nder magal. Min ɗo naftira laanawal ndiyam bo ha adugo kare be ummatore, ertina maayo.

Motawa irtugo bohol ɗum ɗo naftira be maga on ha irtugo bohol pampo ngam hokkugo himɓe ndiyam jaretedam labdam senidam.

Nyebban wujago ha nokkure sorugo dam dumi do nafsida be majam on hawujugo dam abandu ddam do wo’ina bandu gam diggina bandu nden dam labbina

Ɗerke’en ɗiɗo worbe, goto ɗo borni riga goto bo bornai, goto wala paɗe goto bo ɓe paɗe, wodi nafu masin bornago den wodi nafu paɗago paɗe majum.

Dooburu wandu, ɗum dabbaji ondi ladde nden ɗum hunde on marde ɓarna masin, marde fitina nden bo ɗe nyamataki ha woɓɓe fere.

Dow suudu wato pop, nden be nanta nokkure hokkugo jayri wato haske.

Defte jangugo hanokkure sorugo ɗe, ɗum ɗo naftira be maje on ha maɓutugo ɗe janga habaruji fere-fere e na kujeji goɗɗi ferefere gam wallita ha andal goɗɗo.

Ummatore ha nder gese maɓɓe ha ladde, boɗɗum masin marugo gese majum ngam wallita masin ha bososel doggingo ngedam maɓɓe ɗam hande e jango.

Rigawol boɗewol wato ti-shet. Ɓedo naftira be magol on ha ɓornago ngol ha ɓandu. Nden rigawol on surowol ɓandu goɗɗo.

Nyiri Butali be hako ɓokko. Ɗum nyamdu on nyamatendu.

Sare dow sare ɗe timmai. Ɗum ɗo naftira be mare on bo ha nassugo wala ngam hisnan goɗɗo e'ga walugo yasi e'ga ngatugo chufi, ina goɗɗi kujeji.

Rawn soket ɓe do naftira be maajum oun ha waatugo honduko soket nden hokka goddo bosesel wadugo chaji ema hokkugo nokkure e yite lantarki.

Ɗeftere jangugo, ɗom ɗo naftira ɓemare'on ha jangugo tarihaji fere-fere ɗe ummatore windata gam andina ɓe wala andagal haɗomajom.

"Ɗo ɗum boji on" Alama ɓoji, boji, boji, ɗum ɗo nyama boji bo ɗum ɗo defa ɗum ɗum ɗo bo wuladi ƴakka.

Flawa aawetenga ɗo naftira be majum an ha sigago ɗum ha yasi sare, nder sare nokkuje godde fere-fere, ngam wo’ina nokkuje majum.

Saare dou saare timminande, dum ɗo naftira be maare on ha nastugo wala gam hisno goɗɗo walugo yasi den ɗo wallita masin ha doggungo haraji ɗi handee e jango.

Ummatore worɓe ɗo dilla ha sera lawol be kosɗe, woɓɓe bo be mashinji, woɓɓe be kekeji haa lawol ngol pat ngol ndiyam, ngol woɗai nden ngol chaka fattule.

Shagoru sorugo kare yite wana chaja, lanta, redio, e ma goɗɗi ɗudo naftira be majum on hako lara ni yite lantarki.

Derken fijoɓe bol ha nokkure fijirde majum ndenbo wakkati fijirde man ɓeɗo fija fijirde majum on gam ɗo wallita masin ha sankutuggo i'yam innu adama nden bo ɓeɗo heɓira ɗum chede.

Nder saare wo’itinte nde. Saare on waɗana nde fenti, nden bo wo’inande. Boɗɗum masin wo’itangonde, nden bo boɗɗum masin jooɗago nder saare wonde.

Yasi sare ena maɓɓode nassugo sare majum. Ɓeɗo naftira bemare on ha hokkugo maɓɓetedi e ma ummatore bososel nassugo sare majum. nden ɗo walla masin hasorugo ndessare.

Kuulaaji, ɗum ɗo naftira be maji on ha waatugo nyamdu, e goɗɗi kuujeji fere-fere ngam ta ɗi fewa, ɗo mari himmiɗinaare masin ha wulnugo nyiri.

Jungo be nanta jawe nder koli ɗiɗi, do naftira be maje on ha watugo ɗe ha jungo, nden ɗum faun on ɗe roɓe ɗo wo’ina jungo debbo masin.

Lekki asibiti moɗe teki, ɗum ɗo moɗatiki on gam nyauɗo nyau koda wato kitni, ɗo wallita masin ha nyaundugo.

Zarto, goduma be nanta kareji kude kafinta'en e makanike en, do naftira be majum on ha ta’ugo hunde e mafi’ugo hunde.

Yolde sare be nanta maɓɓode nastugo sare majum ɓeɗo waɗa maɓɓode man on ngam hokka mota bososel nastugo e ma wuratago.

Apple none fere-fere ha nokkure sorugo ɗi. Ɗum hunde on yakketende. Nden bo ɗum biɓɓe leɗɗe on, ɗeɗo mari nafu masin ha ɓandu innu adama.

Buroche, ɗum ɗo naftira be majum on ha lotugo hundeji fere fere takhanas ma woni ɗum nder lungu hajungo ya hata, laɓɓina ɗum dembo vo’ina.

Eebbo ɗo borni rigawol jungol be lalle ha juɗe mako, nden be jawe, oɗo jogi posa, lalle ni dum faune roɓe on, nden posa bo ɗum hunde on nde goɗɗo sawata chede be hunde pamarde.

Tireji plastic tati, manga chakantewa e pamara, ɗum ɗo naftira be maji on, hawatugo nyamdu, enabilugo tatsaje nyamdu gam nyama.

Dibbinoje kecche, ɗum ɓikkon leɗɗe on markon nafu ndem bo nyame tekon, maro rokon himmiɗi nare masin ha bandu innu adama.

Yonde saare, e colbati, ɗum ɗo nafira be majuum on ha hokkugo ndiyam laawol, ɗam tokkata ɗam sala gam ta ɗam nasta ci’e.

Nonde ɓokko-ɓokko. Ɗum nonde on vonde, den voda yego re, den ɗo mari nafu masin, nden ɗo wo'ina nokkure masin.

Jambake ɗum ɗo naftira be majum on ha wujugo ɗum ha hunduko, ngam chanja nonde honduko majum bo wo’ina hunduko, boɗɗum masin nden bo ɗum faune on e roɓe.

Dankali Nasara: Ɗiɗo naftira be maa'nga on ha nyamugo. Nden ɗum hunde on defetende welde masin. Nden marɗe njamu ha ɓandu innu Adama.

Yasi saare ɓe nanta fulawaji tiggadi, ɗum ɗo naftira be maji on hatiggugo di ngam wo’ina yasi saare majum, wooɗa larugo daga daayidum. Ɗo wo’ina yasi saare masin nden woɗa larugo.

Keke lanugo gurgu en, ɗo walita masin ha yarugo ɓe nokkure ɓe mari haje, takanas ma nokkuje da yiɗe, den ɓe waɗa ko ɓe mari haje majum ha nokure man.

Hore debbo benanta morɗi reta wala morɗi, yeso mako ɓe faune boɗɗum masin faune taka nasma ha debbo, ɗo wo’ina yeso debbo go woda yeɗi.

Nokkure sorugo gaasa aji atacimen, ɗo naftira be maji on ha sorugo gaasaaji jokketeɗi ɗiɓe morirta be maaji gam woina hore den bo juttina gaasaji maa jum.

"Mootaji" wo’ingo laabi ɗum ɗo naftira be maaji on ha ɗiggungo nokkure wato waltina babal nden wo’ina babal majum hidddeko. Ɗii ɗo wallita masin haa diggungo nokkure.

Juɗe debbo be lalle, be pegge, be warwaroji, enanta agogo.

Debbo hanokkure wo'ingo hore, wato nokkure lotugo hore, be nanta gaasa mako, be wallinika ɓe woɗini ka ɓe ɗiggitini ka.

Kulaji ɓeɗo naftira be maji on hawatugo nyamdu, nden maɓɓa ngam hisna nyamdu man fewnugo. Boɗɗum masin nafturgo be maji, ngam ɗiɗo mari himmi ɗinare na seɗɗa.

Derke’en gurdubi en, nden bo gurgu’en fijoɓe bol. be juuɗe ɗum don fija fijirde majuum on gam ittunugo ɓe gewɗum ena mettam ɓeram denbo sankita iyam hokkaɓe boo ko ɓe majjina.

Jungo be pegge nonde fere-fere ɓe, ɗo naftira be maje on ha watugo ha koli, nden ɗum paune on, paune rooɓe, ɗe ɗo wo’ina debbo masin to o wati ɗe ha koli, ɗo wo’ina juɗe debbo.

Pegge, waato zobeeji ɗo naftira bee maaje on haa waatugo ɗi haa kooli ngam fawna goɗɗo wo"ina kooli muuɗum wakkati nde goɗɗo fawni.

Mallumjo be nanta fukarabe ha nukkure jangungo. Ɗum ɗo jangina fukaraɓe on ngam hokkugo ɓe andal takanas ma ha dou ko ɓe anda. Boɗɗum masin tefugo andal ngam nga ɗomari himmiɗinare masin.

Ko’e roɓe benanta morɗi atachimen none fere fere benanta faune yeso debbo majum boɗɗum masin marugo faune ha yeso ngam do wo’’ina debbo. .

Taasawo e nanta koofi, e pilet, ɗum ɗo nftira bee maajum haa watugo nyamdu nyama, nden waatugo nɗiyam yara, wakkati nde nyami nyamdu maajum.

Defte jangugo nde diina islama. Ɗo naftira be maje on ha jangugo ko larani andugo diina. Ɓeɗo wallita masin ha hokkugo goɗɗo andal.

Boorooji wakkugo rooɓe haa nokkuure sorrugo ɗi, ɗum ɗo wakka ɗi on ngam watugo kare pawne, ceede e ma kujeeji feere-feere.

Laɓe none fere-fere e ma 'almakaci ɗo naftira be ma' ji on ha he’ugo ha' ko soppugo kusel, ema soppugo kujeji goɗɗi fere marɗi sembe den ɗum ɗo naftira be ma'jum ha ta’ugo hunde fere - fere.

Motaji ɗiɗi ha nukkure sorugo na'i be nanta himɓe be na'i majum ɓeɗo dari. Ɓeɗo naftira be maaji on bo ha hosugo dabbaji majum wato na'i majum yara nukkoje mara haje.

Pucchu, nguɗo haɓɓa ha nɗe saare, ɗum daɓɓawa on nɗen ɓo nga saare, ɗo naftira ɓe maga bo hawa’ugo nga yaha nokkuje fere- fere nɗen bo ɓeɗo Sam na ɓe maga.

Cincin be nanta geraɗe ha nder majum. Ɗum nyamdu on velndu nden bo waɗete ndu be filawa be geraɗe, ndu ɗo harna goɗɗo masin. Nden bo ndu ɗo mari nafu ha ɓandu goɗɗo.

Gonda benanta abarbar, Tasawo ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on marɗe nafu ndenbo marɗe himmidinare masin ha ɓandu innu Aadama, ɗum ɗo ƴakkaɗe on ndende ɗo mari nafu sosai.

Butali kecchi ha nder bufa komaje. Ɗum hunde on nyameteɗen. Dembo ɗum awillo on awete ɗum. Ɗum do 'yakka ɗi to ɗi sa’a ma ko kuma di ngulama ko ɗi dollama.

Biskit ji haa nokkure sorugo ɗi, ɗum ɗo naftira be maaji on haa nyakkugo, nden ɗiɗo mari himmiɗi naare masin Haa njamu inno adama, ɗiɗo wallita hedi a tago weelo.

Morɗi atacimen moraɗi tuwistin, nden juɗɗi, ɗum ɗo moraɗi on ngam juttina gaasa nden bo wo"inaka nden bo faune debbo.

karats ɗum hunde on awete nde, dembo nyametede ɗum ɗo defa ɗum, dembo dum ɗo,, 'yakka ɗum non non tan. doe mari nafu masin ha ɓandu enno adama to ɗo, 'yakka ɗum.

Julurde be nanta motaji hasera mare ɗum nokkure on nde ummatore julbe yahata jula deni fu wakkatiji joi ha nyalade.

Nokkure laiɓugo ɗum ɗo naftira be majum on hawatugo tasaje nyoroude den wata omo laiba ɗe ha nder ɗam ila ɗam dilla hedi yasi.

Derke’en worɓe tato, be nanta rigaaji maɓɓe e gaare, be kufneeje, ɓe dari ɓe hoosi hoto boɗɗum masin, hosugo hoto maajum ngam ɗo wallita haa sigugo taariha.

sare dow sare timminande ena motaji an didi hasera mare. Ɗe do wallita masin hedi hokkugo himbe bososial doggungo kudeji maɓɓe ɗe hande e jango nasoto ɓe yari boni ba.

Deftere jangugo, ɓe ɗo naftira be mare un ha jangugo ngam anda ko fe’ata hande’e jango ha jonde duniyaru, ɗo wallita masin ha andonugo goɗɗo jonɗe duniyaru.

ɓiɗɗo debbo ɗo fawni yeeso maako n deno ɗo fawni adiiko bee suddaare, kuukon noppi boɗɗum masin debbo laata ɗo fawna ɗo wo''ina yeeso debbo masin.

Do not ɗum hude on nyametede den waɗetende bo be fulawa, nde ɗo mari nafu masin haɓandu innu adama, dembo de ɗo harna goɗɗo nder wakkati yel seɗɗa.

Alama lilal lesdi Nijeria, waato ɓokko-ɓokko, daneejum, ɓokko-ɓokko. Ɗum alama on ɗum hollata lesdi Nijeria.

Jimina ɗum sondu on juta ndanderu dembo rimoru ɓukkon her lawol waɗugo geraɗe. Sondu duu du nyametedu den kusel maru belɗum masi ɗo mari nafo.

Howowre ha dow findi fulawa, ɗum hunde on nyametende ha hore mai ɗo nyama findi man nden bo ɗo wallita massin ha wo’ungo no kure nde woɗa yiugo.

Chokaliji lanƴugo nƴiiri, eesugo nƴiiri, e ma goɗɗi kuujeji feere-feere. Ɗo naftira be maaji on bo, ha sa’e-sa'e, defe-defe e lanƴe-lanƴe.

"Bulakbot" ɗu ɗo naftira be majum on ha windugo nden njangina ummatore ha dou ko goɗɗo mari haje ɓe anda boɗɗum masitin naftrugo be majum ngam hollan goɗɗo dayi ɗo fama ko ɓe njanginta ɗum.

Banoo mango, ɗo naftira be mago on ha wasugo irta malka bo remugo takanas kaptu ngam ngo mango ngo awata.

Ngesa butali do naftira be maji on nƴakkugoɗi kecci, to ɗi defama e toɗi ngulama, nden to ɗi njori dum nyamdu on nyametendu to dum namama.

Piya, baskoje kecce, lemum tsami, e na kabej e luttu ɗum, ɗum huuɗe on nyameteɗe den bo burna majum fu dum ɓiɓɓe leɗɗe on, ɗum ɗo nafsire on bo ha nyamugo.

Uurdi nyebbam honduko e maa goɗɗi, naftiraa bee maajum on ha suusugo haa ɓanndu ngam urna ɓanndu e maa kare.

"Kankana" ta’anga ha pilet ɗum hude on nyamete de nden bo ɓiɓɓe leɗɗe on nyameteɗe marɗe nafu ha ɓandu innu adama ɗe ɗo wallita masin ha ɓeddugo ndiyam ha ɓandu goɗɗo.

Butaali kecchi ɗi defaaka, ɓe ɗo naftira bee maaji on bo haa wulugo ƴakka, maa bo defugo ƴakka ngam harnugo innu aadamaajo.

Defte jangugo hánokkuje sorugo deh, dundo naftira be maje on gam hokka goddo bossesél andugo ko anda takanas ko larani tariha leddi ema tarihaji goddí feré feré.

Kwali lekki asbiti ɓeɗo naftira be majum on ha yarugo ngam yambitina goɗɗo dagaa nyau ngu billata ɗum, boɗɗum masin yarugoki ngam hokka goɗɗo bosesel nyaudugo.

Nokuure sorugo tasajeji kiɗɗi ɗum ɗo naftira ɓe maaji on ha sa’ugo hunde ema ɗefugo hunde nden ɗo wallita masin ha hwango goɗɗo kuɗe nder wakkati.

Buutali koftaɗi ha nder tasao, ɗum ɗo naftira be maji on ha namugoɗi, nden nyama kurore maji to defama nyiri nden kecci bo ɗum ɗo wulaɗi nden bo dollaɗi ngam nyakugo.

Bakuruje unaɗe eɗe unaka, ɗum hunde on nde ɓe watta de benanta briji hunde on bo nyametede marde nafu massin, hako larani hautugo nyamduji fere-fere nden bo ɗum ɗo nyama ɗum bannin tan.

Hore debbo be morɗi sedɗa den luttudunbo ga samai san-chaka, ɗum do mora morɗi majum on gam woina hore denbo labenaɗe hisna ɗe dotti.

Mayo mayo on be kombuwal goɗɗo bo ɗo der kombowal majum.

Horde hako nde dalma, ha leddi. minɗo naftira be mari on ha la nyugo hako ma bo la nyugo goɗɗi kujeji nyametedi.

Ririgawol juuɗngol ngol rooɓo, haa ɓanndu debbo balewol nden juuɗe maako bee lalle, boɗɗum masin waatugo lalle ɗum fawne on nden boo ɗo wo'’ina debbo masin.

kolte on, wato limse ɓornago den bo ɗum material on ɓeɗo yota ɓonarɗe bei hifinere limse man, ɗum ɗo nyatade den bo ɓornade.

Kondo watango aure, min ɗo naftira be majum on ha hippugo aure takanas filawaji, leɗɗe, gam hisna ɗe yakkigo daga dabbaji.

Laawol dou laawol, wato filayi ova, ɗum ɗo waɗa ɗum on gam hokka ummatoore bosesel yahugo nokkure ɓe mari haaje nder koiɗum denbo nder jauɗum, na be wonnugo wakkati.

Extenshon wayas ha nokkure sorrugo ɗi ɗo naftira be maaji on ha feɗugo di ha ɓandu bongoruu den hokka goddo bososel waɗugo chaji waya muɗuum e ma kujeji fere-fere.

Derke'en fijoɓe bol, be kolte mabɓe ɗe bol, ha nokkure fijirde majum, ɗum ɗo fija fijirde man'on ngam sankita iƴ'am, ndenbo ngam filu heɓa ceede.

Ɓingel pamarel benanta rigawol junggol ngol lese be pade mako ɓaleje en ɗo ɓorna ɓe rigaji majum on ngam sura ɓandu maɓɓe nden bo ngam wo'ina ɓe paune maɓɓe.

Lekki asbitii, yareteeki. do naftira bemaaki on ha hokkugo ɓikkon den bo nyauda kon ha dou zazzaɓiiji ko daamatakon ha nyauɗum.

"Alama wuratago nange ɗum hunɗe onde jamirawo waɗi ngam hokka himɓe bososel yi'ugo njayri ha duniyaru no fotti do wallita masin ha hokkugo himɓe njayri ngam yi’i ndira ɗen ɓo yi'a ha nokkuje ɓe yahata ɓe yaɓata.

Lawol caka pattule, nden be leɗɗe hasera lawol majum be goɗɗo ɗo dilla hasira lawol man, ɗum ɗo naftira be lawol on baja hale.

Njamɗe wone woine ɗum ɗo naftira be maje on ha fistugo jamɗe, nden bo hautugo jamde, takanas ma ma kaniki'en fistoɓe motaji kaɓɓoɓe ɗi, ɗo wallita masin.

Cofnere bukkoi ena soks, bedo naftira be majum on ha watango bukkon ha hore, gam hisna jangol fufugo hore mabbe, nden dum hunde on bo wadande be nata zare.

Kondo sigago kayanmiiya, ɗum ɗo naftira be maajum on haa sigugo albasa, tattase, attarugo, tumaatir, ngam taawon no, yara hendu.

Fulawaaji Haa sera suudu tiggaɗi, ɗo naftira be maaji on haa tiggugo ɗi nden ɓo wo'ina nokkuure, nden wooɗa yi’ugo.

Hore ɓingel be nanta mordi kalaba ha omoriɗi be nanta ata chime, ɗo wo'ina hore masin nden bo ɗo juti a gasa ɗo hisna gasa bo haccugo.

Oli daade haa daade bingel, ɗum ɗo naftira be maajum on ngam faunugo daade, nden ɗo wo'ina nokkure maajum masin, nde wooɗa yi’ugo ndebbo ɗum aadiji, himɓe ji fere-fere on.

Ɗeftere jangugo. Bedo naftira be mareon ha jangugo. Ɗen bo anda tariha wuro sokkoto.

Nokkure sorugo ƴakke ƴakke belɗe, ɓeɗon naftira be nokkure man on ha yahugo nden bo soda ƴakke ƴakke hunde suuno, ngam nyama nden bo itta suuno ha dow majum

Bodi, endo tawa bodi on bo ha ladde, dum dambawa kalludum ha ladde on.

Hore moranɗe cheukon cheukon be morɗi ataciment den kaɓɓaɗi gartiraɗi ciku. ɗum hunɗe on woinore hore masin nden bo juttina gasa woɗɗina hore

Kosei ɗum nyamdu on nyamatendu nden bo wadatendu be nanta ngimbe ɗum do nyama ɗum on to ɗum sa’ama nden ɗum hunde on marnde nafu masin ha ɓandu enno adama ɗo nyiɓa ɓandu.

"Biskitji" ha nder kwali ɗum hunde on yakkete nde, den hunde on nde suno ɗum ɗo naftira ɓe mare on bo ha sorugo ha shago ji nngam hokka himɓe bo sosel nyakkugo.

Jamɗee, wo'ine wo’ine, ɓeɗɗo naftira be maji on ha fistugo kujeji, den haɓɓa e ma nangugo kujeji goddi fere marɗi haje nangego, makaniki en ɗo naftira be majuum sosai.

Fukarabe ha nokkure waɗugo durowein wato zanugo kujejji noni fere-fere. Ɗum ɗo dida nokku, ɗum ɗo didi kujeji fere-fere, dabbaji, himɓe e goɗ.

Deftere jangugo ɓe ɗo naftira be maare on ha jangugo aanda kujeji goɗɗi fere-fere ɗi goɗɗo anda takanas ma tarihaaji goɗɗi fere-fere ngam hokka goɗɗo bosesel margo aandal dow majum.

Robaji, ɗo naftire be maji on ha sigugo hunde, nden bo maɓɓa nde. Woɓbe fere bo ɗo naftira be mare on ha watungo fukaraɓe nyamdu, yaha nokkuje jangirle.

Ciggere. ciggere on ha juggo ɗebbo. Koli mako bo ɗo watana jamparce.

Dereke'en fijoɓee bol, ha nokuure ɓe hokkata ɓe shahu ngu kofi, ko ɓe kebi nasaraku ha dou maajuum, nden ɗum huude on de ɓe sorra tande be cede.

Paɗee rooɓe, waato siniikas ɗum ɗo naftira bee maajum on haa waɗugo ɗe haa kosɗe ngam hisna goɗɗo yaabugo leddi ema yaabugo goɗɗi kujeeji nawnoije goɗɗo haa kosɗe.

Ɗerke’en fijoɓe bol, be nanta kolte maɓɓe ɗe fijirɗe majum. Ɓe ɗo jogi bolwa majum ha jungo maɓɓe. Ɗum ɗo fija fijirɗe man on ngam sankotogo iyam, ɗemɓo ngam heɓugo cheɗe.

Bairoji none fere-fere, ɗo naftira be maji on ha windugo ta kanasma fukarabe ema huwatoɓe ha ofis ji naftirtaɗi

Ɗebbo ɗo wata laboleji wato ɗekorason ɗum do naftira be majum on ha faunugo nokkure ɗum watta moftorɗe do wo’ina masin nokkure majum.

foundation dum hudi on do fawnira dum robe noni fere fere

Yonɗe sare ena sare, do sare, do naftira be mare on bo ha nastugo wala gam doggingo kuɗeji ɗehande e jango den bo hisna goddo walugo yasi.

Kusel gulagel, be nanta kabeji, e tattase bejungo goɗɗo nden be cokali hasera, ɗum ɗo nyama kusel on ngam nyiɓa ɓandu.

Leeso be nanta hunde jaɗugo ha sera kuano, nde be spiring gotel ha nder leeso majum, min ɗo naftira be leeso ha walago.

Boroji oli e ma padɗeji ha nokkuje sorugo ɗi, ɗiɗo naftira be maji on ngam faune takanas roɓe, nden ɗiɗo sawa honde fere fere chede ema godɗum.

Awillo fulawaji fere-fere, be ha koje majum, ɗum ɗo naftira be fulawa man on bo ha faunugo sare, gam wo’ina sare majum.

Roɓe ɗudɓe ha nokkure waɗugo ibada ɗo joɗi. Ɓoɗɗum masin moftugo iri moftore nde ngam waɗugo ibada majum. Ɗo wallita masin hedi heɓugo rahama jaumirawo.

"Defte" jangungo dina islama takanasma ɗum ɗo naftira be maje on ha jangungo fukaraɓe jangoɓe ha islamiyaji ngam famugo dina islama majum ko watiri.

Bombita ha nokkure sorogo ɗum. Ɗum ɗo naftira be majum on ha waɗugo ɗum ha aha, i, ngam hokka goɗɗo bososel yarugoɗam modduɗam.

Jugare jarandi ɗom do naftira be jarandi on bo ha nyibugo nyibaloji fere-fere e na fi’yugo bulokji di ɗo mari himmi dinare masin ko larani nyiɓalo.

Sondu ndu none danejum e boɗejum, ɗum hunde on joɗotonde haladde, nden joɗotonde dou leɗɗe e do mari barnamasin ngam ɗeɗo irta aure.

Timo timogal, ɗom honde on nde wurtata wakkati dungu nde wakkati yede tobata, gam ɗom ɗo yara diyam, bo ɗom ɗo mari none fere-fere har jedidi.

Yaadiji, ɗum ɗo naftira be maji un neutugo ɓorna, takanas ma worɓe, e ma ummatore fere-fere ngam hokkaɓe bo sosel surugo ɓalli maɓɓe boɗum masin surugo.

Derke’en fijooɓe fijerde gargajiya, nde dembe, ɗum ɗo fija fijirde maajum on, ngam sankutugo i'yam, nden ɓo ngam ɓamtugo aadiji naane ɗi ummaatore waɗata.

Nuppru debbo be nanta yankunne. Ɗum faune debbo on. Ɗebbo do woddina noppi debbo masin, takanasma to ofauni wooɗa yi'ugo.

Nokkure, watugo caji wato estenshon waya. ɗum ɗo naftira be man on ha watugo caja ndembo caja waya ina goɗɗiji marɗi haje cajego.

Pilet, đum hunde on nyaamirteende 6e naftirta beh maare ha waatugo nyamndu nden boh nyaama, wo66e feere boh đo ma66ira nyamdu beh maajum ngam yaarana goddo.

Bo zuwaje hanukure sorugo ɗe, ɗum ɗo nfatira bemaje on ha wa ungonde ha yite ndebo defa nyamdu bemaje ɓe do wallita masin hedi defugo nder jauɗum.

Ooli min ɗo naftira be ooli may on, haa fawne.

fulawaje ɗum ɗo naftira bemaji on ha tikgugo di ha nukkuje fere fere, gam wo’i na nokkure man, de woda yi’ugo den bo ɗi hasko.

Mashin, andiraaga be baabir malla bo kaarigo. Ɗum ɗo naftira be maaga on haɓu hosugo kare ummaatore, yaarugo nukkuje goɗɗe fere-fere. Takanasma kare ɗe ɗuɗai masin.

Hoore debbo bee morɗi ɗi o moori bee gaasa hoore maako nden o haɓɓi be rivon, boɗɗum masin goɗɗo moora hoore maako ngam hisna nde dotti bee nanta haccugo.

Supaina, ɗumɗu naftira be maaji on ha fissugo jamɗe takanama ko larani notji, ɗo wallita masin ha fistugo ɗi nder koyɗum, ngam nder hoyinde ha wo’inoɓe jamɗeji.

Apple ɗum ɓiɓbe leɗɗe on nyameteɗe.

Mootawa bos bee nanta ummaatoore haa nder maaga. Ɗo naftira bee maaga on haa yaarugo ummaatoore haa nokkuure feere-feere nde ɓe mari haaje. Nden ɗum mootaaji on hoosooji himɓe ɗuuɗɓe.

Jungo debbo be nanta hundugo mako ha oɗo jogi jambaki den wata ha hundugo ngam faunugo roɓɓe.

Tursuje ɗum ɓiɓbe leɗɗe on nyamete ɗe den bo gonoje ha ladde ɗum ɗo nyama ɗe, ɗe ɓelɗe masin, den bo ɗe ɗo mari njamu ha ɓanɗu innu adama.

Lemuje: Ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on nyameteɗe nden bo marɗi nafu ha ɓandu innu Adama. Ɓeɗo beddana goɗɗo ndiyam, njamu.

Yan kunne, sarƙa, ɗum ɗo naftira be maajum on haa watugo ɗum on haa noppi bee haa daande, ɗum faune on je rooɓe, ɗo wo'ina ɗebbo takanas maa Haa daande, be haa noppi.

Ya'si sa're be nanta leɗɗeji ɗi fulawa, ena gongomiwa rufugo bola, ɗumɗo naftira be majum on ha wo’ingo sa're takanasma hokkugo doudi.

Gorko be morɗi ha hore mako be bit oli ha ndade mako, be nanta hunde jude, boɗɗum masin ha faune ngam ɗo wo'ina goɗɗo masitinta.

Sare do sare timmina de wonde dembo fentande, ɗum ɗo naftira be mare on gam wadugo kuɗeji ɗi hande ejango, dembo gam walugo nder mare hisnagoɗɗo walugo hayasi.

Saare dow saare enanta mootaaji, haa sera mare, ɗum ɗo naftira bee maare on haa soorugo kujeeji feere-feere, takanas shagooji soorooji kujeeji feere-feere ngam marbe haaje soorugo.

Lekki asibiti modeteki, ɗo naftira be maki on ha moɗugo, ndembo ɗo nyauɗa goɗɗo ha nyawu ko damata ɗum nder wakkati yel seɗɗa.

Nƴebbam ngujeteeɗam. Ɓedo naftira be majam on ha wujaago ɗam ha ɓandu. Nden ɗam ɗo mari nafu masin ha ɗiggungo ɓandu, laɓɓingo, nden bo en wala ....

Noppi ɗeɓɓo ɓe ɗan kunneji ɗen ɗaɗe mako ɓe oli ,ɗum ɗo wo"ina ɗeɓɓo masin ɗen ɗum hunɗe on je faune roɓe, ɗo wallita takanas heɗi ko larani wo’ingo.

Agauluma ɗum ɓiɓbe leɗɗe on, nyameteɗe den bo marɗe nafu ha ɓandu innua'dama, ɗe wodi nafu masin gam likita en ma ɗohokka sawari do ummato're dinga nyamugo ɓiɓbe leɗɗe.

Modetekon: Ɗum ɗo nafira be makon on ha moɗugo nden bo lekki on ki asibiti. Kiɗo wallita masin a nyaudugo goɗɗo takanas ma marɓe nyau gilɗi redu.

Debbo ɓe rigowol mako jungol, be suddare mako, jude mako be lalle, ɗum hunde on wonɗe masin watugo lalle, gam ɗum faune'on ko larani je roɓe, ɗo woi'ina jude debbo masin.

Robawa joɗugo den wata ndiyam nder manga, ɗomɗo naftira be maga on ha lumbugo ɓingel ojoɗata der ndiyam majum gam be yiwa mo.

Fukaraajo be kolte mako e timmungo jangirde, e'ma saro en mako ha sear, ngam wallugo mo seyo timmungo jangirde mako.

Hunde foɗugo gasa ɗum andira be nanta handiraya. Ɗum ɗo naftira be man on ha wo’ingo gasa foɗaka, woɗinaka, ɗigginaka balwi naka, boɗɗum masin naftirgo be man ha rouɓe ɗo woɗɗina gasa debbo.

Sabuluji nonde fere-fere hanoƙkure sorugo ɗi ɗum ɗo naftira be maji on ha yiwugo dembo ɗiɗo mari himmi ɗinare masin ha ittugo dotti ha ɓandu enno adama.

Jawe ɗiɗi ha dow deftere, ɗo naftire bemaje on ha watugo nder junngo debbo,. Den ɗum fauni on ɗe roɓe, ɗo wo’ina junngo debbo masin to fauni.

Kukon noppi be nanta hunde daande ha nokkuje sorugo ɗum. Ɗum hunde on nde faune, nden ɗum faune on nde roɓe. Ɗo wata ɗum ha noppi be ha daande. Ɗo wo'ina faune goddo masin.

Hoore debbo be morɗi chendadi ɗiɗi, nden ɗum gaasa maako on, na ɗum atacimen. Ɓoɗɗum masin marugo irinni maajum, gam ɗo wallita haɗugo hoore hacca.

Derke’en be nanta kolte maɓɓe ɗe fijirde bol. Nde ɓe warino tefugo ko ɓe yarata ha nokkure fijirde maɓɓe. Ɗum ɗo fija fijirde man on ngam sankutugo iyam.

Hako ji kecci nyamete ɗi. Ɗum ɗo naftira be maji on ha defugo ɗi, nden nyama ɗi, wato waɗugo hako be maji. Ɗiɗo mari nafu masin ha njamu goɗɗo.

Nokkure jonde biɓbe gudun hijira en. wato acciɓe nokkuje maɓɓe ngam ɓe yaha nokkuje goɗɗe fere. Ɗo wallita masin iri nokkuje man gam hisnan be nastugo babuje goɗɗi fere.

Kukon fedugo limse ɗuɗo naftira be makon on ha nangugo limse, to goɗɗo liri wakkati hendu do ɓokka haɗal limse man yanugo ha leddi.

Derkejo"ɗo ɓorni kolte mako ɓaleje, be paɗe mako ɓaleje, nden oɗo jogi riga ɓalewol ha nder sare.

Yolde sare ɓe leɗɗe be ɗaudi ɗo mari himmidinare masin marugo ɗaudi ha yolde ngam ɗo hokka himɓe bososel joɗugo nden hisa nange.

Kukon noppi wato yan kunne. Ɗum hunde on nde watata ɗum ha noppi. Ɗum faune on bo nde roɓe ɗo wo’ina noppi debbo masin to fauni be majum.

Saare dow saare, ɗo ɗum saare on les, saare bo dow haa walete. Nden ɗum ɗo naftira be maajum bo, haa ofiseji.

Yolnde sare, ema dammugal nastugo sareman,e maɓɓo de mawnde waato gate lawol nastugo mota. Ɗum ɗon naftira be majum on bo ha hokku go nga bososel nastugo nder koyɗum.

Howore ɓalere hunde on firore dem bo nya more findi leɗɗe haladde den ɗo wallita masin ha wannugo awirlo e na goɗɗi.

chim-chim andra ɗum be pof-pof. Ɗum hunde on nyamitede. Den bo ɗum ɗo waɗa ɗum on be nanta fulawa. Ɗum ɗo sa'a be nyebbam. Ɗo harna goɗɗo masin nder jaudum. Nden ɗo mari nafu haɓandu innu Adama.

Fukarabe nokkure jangidde hadir ajiru. Ena mallumjomam be tefata andal. Boddu masin tefugo andal, nden wallitai masin ha andungo goddo no dogginirta ngedam mun.

Fulawa ɗo nabtira be maji on hasigugo dum ha palo, sudu, ofice ji, ima nokkuje fere-fere gam wo’ina dum, woda yiwugo.

Sare timminande wonde pentande. ɗum ɗo wo’ina nokkure on ngam nde woɗa yi'ugo, nden bo nde wela joɗago nder mare.

Motawa irtugo, ɗo naftira be maga on ha irtugo kujeji gasɗe e ma kujeji goɗɗi fere takanas ma wakkati woddingo laabi, ɗo mari himmiɗinare masin.

Nokkure nyamugo nyamdu be teburje be nanta koromje. Ha ɗum joɗata, ɗum nyama nyamdu majum. Ɗo wallita masin ha sorugo nyamdu majum gam ɗo wallita ummatore.

Leggal mangoro, ɗum ɗo naftira be maajum on ha ittugo ɓikkon maajum to ɓendi, nden nyaama ɓikkon man. Kon ɗo mari nafu masin ha ɓandu inno Aadama, nden leggal man hokkan goɗɗo ɗawdi ha nokkuure ngal woni.

Moɗetekon noone daneeje. Ɓe ɗo naftira be maakon on haa moɗugo, nden bo likita on hokkatakon goɗɗo ngam moɗa nden nƴaunda nƴawu ngongu. Ngongu haa ɓandu muuɗum.

Burosh. Ɓe ɗo naftira be maajum on ha lutugo paɗe, paɗeteeɗe ha kosɗe, ɗe laaɓa ɗe vooɗa nden bo ɗe ɗelka. Ɗe ɗo mari nafu masin.

Pilet be tasawo pilastik, ɗum ɗo nafsira be maajum on bo ha waatugo nƴamdu ndenbo waata kuujeji fere-fere, ɗum hunde on puusore lau.

Njaram ha nukure soorugo ɗam. Ɗum ɗo wallita masin hedi hokkugo Goɗɗo bososel harugo. Ɗum ɗo mari nafu masin ha bandu ino Aadama. tokanasma bibbe leɗɗe jam.

Makarooni ɗum huunde on nyametee nde, to nde defaama nden huunde on welɗe masin, marɗe nafu masin harnoore goɗɗo nder wakkati jaawa seɗɗa.

Rigawol jungol danewol marngol fauni baleje den dum rigawol robe on fauni bode robe dum do bornagol on gam sura bandu dembo wo'ina debbo masin.

Lynks e ma kukon noppi, ɓedo naftira be majum on ha watugo ha jungo riga worɓe e gam hokkaɓe bososel nangugo jungo man woɗa dembo wada dedei.

Gorko. Ɗo Ɓorni Colte Mauɗe Wato Gare, Sarla, Gappelewol.

Sera sare e na flawaji, e gene. Ɗum ɗowaɗa nimajum on gam wo’ina sare no fotti, haskande den bo wo’ina nde masin.

Fulawa awaga ɗu ɗo naftira be maga on ha tegugo ga ha sira che’e ena nokkuje goɗɗe fere-fere, ga ɗo wod’ina sare masin nden ngaɗo haska sare nde woɗa ɗen bo nde woda yiego.

Akwatiru sigago jamɗe, ɓe ɗo naftira be majum on ha sigago jamɗeji vo'iine vo'iine, takasma makaniki en burdaa nafturgo be majum.

Koromje be nanta tebulje, ɗum ɗo naftira be maaje on ha sigugo ɗe ha paalo, ɓe jooɗa dow maaji, ɓila bo ko ɓilata fu ha dow tebul maajum, takanas ko laarani nyamdu, ngam nyaama.

Leeso tiggago hanokkure fiyudogo leece maajuum, ɗum ɗo naftira be maago on ha ve'utuge ngo ha suudu, wala dou maago gam hisna goɗɗo walugo ha leddi be gatanɗe nƴu'ii.

Derke’en ha nder ajiru mabbe, be kolte mabbe, nder nokkure jangirde mabɓe ha nder ajiru habe lorni hakkilo maɓɓe hado mallumjo mabbe de be bamti jungo hokkugo mallumjo jawabu ko o nyami be ha nder ajiru man.

Ndiyam Batal: Ɗum ɗo naftira be majam on ha dasugo ɗam nder sirinji nden bo tufa goɗɗo ngam ɗam nasta nder ɓandum mum, ɗam nyaunda ɗum ha dou ko ɓillata ɗum.

Sare dow sare nde timmai ɓeɗo naftira be mare on ha doggungo kuɗeji fere ɗi hande e jango den nasta wala nder mare gam hisna goɗɗo do walugo ha yasi.

Yaasi saare, be nanta filawaji a waɗi, ɗum ɗo naftira be maaji on haa tiggugo ɗi ngam ɗi wa’ina nokkuure, takanas ma yaasi saare, ndes saare e ma nokkuje goɗɗe fere fere ɗe vooɗa yi’ugo.

Apple none fere-fere ha nokkure sorugo ɗi. Ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on, nyameteɗe, nden bo marɗe nafu masin ha ɓandu ennu Adama. Ɗe belɗe masin.

Hore debbo, benanta morɗi atacimen joɗɗi ɓaleji, ɗum hunde on ɗe juttinta gaasa denbo wo"ina faune debbo masin.

Moɗetekon, ɗum ɗo naftira be makon on, hamoɗugo kon, ngam nyauda goddo, ha nyawuji fere-fere ɗi damata goɗɗo. Nden ɗum lekki on ki asbiti.

Nyebbam wujugo ha yeso. Ɗe wo’ina yeso, ɗo diggina yeso, nden do laɓɓina yeso itta putti putti ha yeso. Takanasma robe burda nafturgo be ma jam.

Digaji none fere-fere, ɗon naftira be maji on ha irtugo leddi, ɗo wallita masin ha hokugo nyibuɓe bo sosel irtugo nokkure, be nyibata nder koi ɗum.

Jawe ɗiɗi ha dou jungo, ɗum ɗo naftira be maje on bo ha faunugo roɓɓe, ɗo wo’ina paune debbo masin, takanasma ha jungo mako.

Mayo! Mayo be ndiyam, be gene. Mayo bo ɗum ɗo naftira mayo on ha nyedugo ndiyam mayo majum yiwa, lota, layɓira, yara.

Chokaliji none fere-fere. Ɓeɗo naftira be maji oun haa lanyugo hounde wakkati defugo, ena nyeɗugo hunde, ema siwugo hunde nder koidum.

Leso wol durob ena durowaji mako. Ngo ɗo bari ha na kure sorugogo. ɗum ɗo naftita be mako on ha watogo ha suɗu nden ɗum ɗo fauna sodu masin.

Sabulu yiwugo bokko, donafira be sabolu mai'on bo ha yiwugo bukko gam itta dotti den wo’ina laral.

Nyiiwa, đum ndabbawa on manga ha nder dabbaaji ladde fuu, nden 6urna fuu kanga ha ladde nga woni, sai boh ha nokkuuje đe 6e durata dabbaaji ladde.

Yolde sare ena maɓɓode nastugo sare majum, ɗum ɗo naftira be mare on ha maɓɓugo sare gam hisna goɗɗo larugo den ko woni nder larata ko woni yasi.

Cooci ɗum nokkuure on nde masinke’en rewata Allah maɓɓe nden ɓe ɗo mofta masin haa nder maajum, rooɓe e worɓe ngam rewogo Allah maɓɓe.

Derke’en, fijoɓee ɓe bol, be nanta kolte maɓɓe jai fijerdee maajuum, haɓe ɗo holla seeƴo maɓɓe ha dou ko larani nasaraku ɗum yebre mabɓe heɓata, boɗdum masin fijugo fijerde den boo ɗum hunde on sankitore iyam.

Lekki asbiti moɗeteki ɗo naftira be maki on hamoɗuki den bo nyaunda goɗɗo ha ɗow nyaw ɗum goɗɗo wontiri, ɓoɗɗum masin moɗugo lekki gam wallitai massin ha yamɗunuttungo goɗɗo.

Yaasi saare bee nanta fulaawaaji noone ɗiɗi, ɗo nafira bee maajum on haa tiggugo ɗi haa sira saare ngam wo''ina nokukure maajum nden boo hokka himɓe bosesel laarugo ɗum boɗdum.

Alama ililal leasɗi Naijeriya.

Labuleji minɗo naftira be maji oo bo ha wuongo sudu, wato fauna sudu nden bo wata dammugal e windo hisna wanido nder larugo yasi, nden hisna wanido yasi larugo nder.

Jambaki ɗum ɗo naftira be majum on ha waatugo ɗum ha honduko ɗum ɗo wallita masin hawo’ongo honduko nden chanja nunde mako hora ko nonde feere.

Hosere be ilagol ndiyam ha do ma're. Ɗum hude on de mari ka’e be leɗɗe 'leɗɗe ndiyam bo ɗo dogga ha do ma' re.

Deftere jangugo diina Islama, ɗon naftira be maare on ha andugo ko diina Islama woniri, nden ɗon wallita masin ha hokkumo goɗɗo andal diina Islama majum, ena no joɗirta be ummatore hannde e jango.

Dibbinoje jorɗe, ɗum ɓiɓɓe ledɗe on marɗe himmidinare, denbo marde nafu ha bandu inu'adama, nyamdu onbo haran'noru godɗo.

Nyiri marori be taliya e nanta kabeji, ɗum nyamdu on nyamete ndu ndembo marndu nafu masin ha ɓandu goɗɗo ɗo harna godɗo nder jauɗum.

Janaretuwa pamara. Minɗo naftira ɓe maga on, ha hokkugo yite lantarki. Takanas to wala yite. gaɗo mari nafu masin ha hokkugo himɓe jairi.

Jambaakiiji ɗuuɗɗi noone feere-feere, ɗum ɗo waata ɗi on haa hunduko ngam fawne nden boo rooɓe on naftirta bee maajum ngam waddina fawne maɓɓe nden bo wooɗina hunnuko maɓɓe.

Yonde sare ena maɓɓode nastugo sare man. Ɗum ɗo naftira be mare on bo ha faddugo himɓe hedi larugo woɓɓe won ɓe nder sare majum. Ɗum ɗo mari himmidinare masin ha faddugo man.

Hore debbo be nanta morɗi kalaba nder ɗum morɗi yondi o mori be gasa hore mako o jokaidi, ɗo wallita masin ha hokkugo hore bososel yargo hendu hisna hore haccugo.

Mashinwa hokkowa cede. Andiranga be P.O.S Nga jungo. gado wada chaaji. Ɗo naftira be maaga on, ha ittugo cheede den naftira be maje.

Ɓosaaji! Ɓosaaji bo ɗum dabbaji on. Amma ɗum ɗo siga dabbaji man haa saare, ngam aina.

Fiyowo baggu, be nanta baggu majum hajungo mako. Ɗo nafstira be mago on hafiyugo, nden bo hokka sautu beldum gam woɓbe fere nanoɓe nana belɗum.

Fullawa awaga hayasi, ɗomɗo naftira ɓe maga'on hatiggugo ga hayasi, gam wo’ina yasi sare, nɗe woɗa yiwugo ɗenbo ɗe mara ɗaudi.

Nokkure siutare benanta koromge e ma tebol ɓeɗo naftira ɓe nokkure man on hawargo siuta den nyara hendu, nyama nyame nyame den siuta.

Pegge ha jungo debbo, ɗum hunde on watetede hajungo, ɗenbo ɗum hude on ɗe faune, do wallita masin ha wo'ungo koli godɗo takanasma roɓe.

Leeso, waldrob ena durowaji maa'ngo ha nukure sooru'ngo'ngo. Ɓe ɗo naftira be maa'ngo un ha wei'utugo ha suudu ngam wo’itina suudu ema hisna goɗɗo walagu ha leddi.

Saare bee maɓɓoode nastugo saare maajum ɗum ɗo naftira bee maare on ngam doggungo kuudeeji ɗi handee e janngo, nden ndaa ɗum ɗo wada dammugal man on boo ngam hokka himɓe bososel nastugo nden vurta.

Lawol dow lawol, wato fly over ɗum ɗo naftira be labi mai on gam wallitan masin hako larani ɗuɗal tokkoje tobe, dow labi majum.

Motawa jaami'in rento, ɗo naftira be moota mai wakkati yahugo nokkure habre.

Baadi. Wandu do musina ɓiyom.

Hunde noppi enanta sarka, hunde noppi ena hunde nda de, sarka e yan kunne, ɗum faune roɓe on, roɓe ɗo faunira be majum.

Belenda dum do naftira be majum on ha kude hande e jango je sare. di namugo tattase, tarugu, albasa tumatur. E ma boddum kujeji mardum haje namugo der jaudum bendum donaftira be hite lantarki on.

Debbo, be nanta rigawol jongol ha ɓandu mako ngol atampa, ɗe suddi gelewol ɓalewol boɗɗum masim bornugo lumse, ɗum hunde on wallitore surugo ɓandu.

toylet pepa ha nokkure sorugo dum. Ɗonaftida be majumum ha wostugo jude den wostugo kujeji fere fere li vonni goɗdo ɓandu ngam laɓɓina nokkure man.

Konsila ɗo naftira be majum on ha faune wato ɗum ɗo naftira be man ha diidugo ha geram ɗo wo’ina faune debbo masin nden ɗo wo’ina geram majum, hunde on marnde nafu.

Dammbu zogale bee albasa bee tattase. Ɗum nyaamdu on harnooru law nden ndu ɗo mari himmiɗinaare masin haa ɓanndu innu aadama takanas maa, ɗuuɗuɓe nyaamugo ɗum.

Toilet pepa ha nokkuje sorrugo ɗum ɗon naftire be majum on ha wostugo juɗe e ma noƙkuje fere-fere je goɗɗo yida haje waɗango ɗe ndiyam.

Derke’en fijoɓe bol ha nokkure sankutugo iyam, wato tirenin, ɗum ɗo waɗa ni maajuum on hiddeko fijirre man fuɗɗa, gam ɗum sankita iyam hideko ɗum fuɗɗa fijirde, boddum masin waɗugo bannin man gam ɓandu jarta.

Hore debbo be nanta morɗi. Ɗum ɗo waɗa morɗi majum on bo ngam wo'ina hore, nden bo laɓɓina nde, ustana nde dotti.

Hore debbo benanta morɗi wibin, ɗum ɗo mora morɗi majum on gam hokka goɗɗo bo sosel hore mum yara hendu, den bo ɗo woina hore man masin de woɗa yiwugo.

Nokkure sorugo nyebbam. Ɗum ɗo naftira be majam on hawujagu ɗam haɓandu, nden ɗam wo’inan ɓandu masin, ɗam ɗigginan laral nden ɗam laɓɓinan lara boɗɗum masin nafturugo be majam.

Apul none fere fere e na goyva, ha nokkure sorugo ɓiɓɓe leɗɗe, ɗum ɗo naftira be maji on ha nyamugo, nden ɗum hunde on mar nde nafu masin ha ɓandu innu adama.

Derke’en worɓe ɓeɗo ɓorni rigaji maɓɓe nden ɓeɗo fauni, ɓoɗɗum masin faunugal ɗo woɗɗina goɗɗo nden bo ɗo wallita massin ha surugo goɗɗo.

Ummatore worbe joɗiɓe coronge e ma dariɓe, ɓe hosi hoto, boɗdum masin hosugo hoto bannin ngam ɗum tariha on botka.

Sudi ɗow cudi ha sera lawol e na mota wa ha sira lawol manjum ɗum ɗo naftira ɓe maji on ɓo ha watugo hundeji ha shagoji be sora.

Debbo ɓe ɓingel mun do della ha sera lawol sahaka pattule den o suddi yeso maako be suddare. jungo maako be kii, dillogo sera laawol boɗɗum masin ta tokka dou laawol.

Korowal gotal ha nokkure fi’yugo koromje majum. Nden koronje mai ɗum hunde on sigateɗe ha palo, nden joɗo ɗo mari.

Pilet be nanta taso hako ɗum pilastic, ɗum ɗo naftira be majum on ha watugo nyamdu e ma goɗɗi kujeji ngam nyamugo.

Defte jangugo, ɗe diina islama, ɗum ɗo natira be maaji on haa jangugo, nden bo anda dina islama kowontiri, nden bo anda no waɗirta diina maajum.

Pehel ɗum hunde on nde goɗɗo waatata Yulɓe ha nder maare, den ura babal takanasma ko laarani turaren wuta waato urdi suudu.

Jamɗe vo'ine vo'ine. Ɓe naftira bee jamɗe man on haa wa'ungo kuujeji feere-feere takanas maa makaaniki en.

Shagoru sorugo kareyite ena fanka, ema solaji goɗɗi fere-fere. boddum masin nafturugo be fanka majum, ngam hokkai goɗɗo hendu.

Koromje ha nder sare be dereke’en worɓe ɗiɗo, den marde none ɗiɗi. Den ɗum ɗo naftira be maje on bo ha sigugo ha palo, den joɗa ha dou maje takanas ma hoɓɓe.

Nyeɓɓam hunɗugo ɓe nanta jamɓakiji. ɗum ɗo naftira ɓe majum on ha faunugo woɗɗina hunɗugo ɗiggina ko ɗenɓo woina ko no goɗɗo yiyata kokoo.

Cincim ɗum hunde on nyakketede. nden bo welɗe marde yemmidinare ha banɗu ennu adama. Beɗo waɗe on be fulawa den nɗeɗo yakke ndedo mari bo nafu.

Karas. Karas ɗum ɗo naftida be karas bo haa nyamugo, woɓe fere ɗo ƴakka karas majum, woɓe fere bo ɗo defa ɗum haa nyamdu.

Na’i haa sera laawol, ɗum dabbaji on nden bo nyameteɗi, mauɗi marɗi kusel, ɗiɗo mari himmiɗi naare e ma nafu haa ɓandu inno nnu adama.

Koromje be nanta tebul ha noko je joɗago, do naftira be maje un ha jodugo den bo bila ko goɗɗo mari haje ha dau tebul mai ngam naftarugo.

Diga ɗum ɗo naftira be majum on ha irtugo takanasma nyiɓoɓe ɗo naftira be majum a wasugo foundation gam fuɗda nyibalo.

Hunde laɓugo, be ɓoggol chaaji maajum. Ɗum ɗo naftira be hunde man on bo, haa laɓugo gaasa.

&erke'en fijo;e ha der diyam be nanta bol, ɗo fija fijirde man on hayre bo ngam sankotuggo iyam nden bo ngam hokkugo ɓe bososel heɓugo ko majjine.

"Ɓikkoi" be kolte nokkuje jangirle ha ɓandu maɓɓe nden ha nder ajiru jangirde majum ɓeɗo jala ɓe ɗiɗo nden ɓeɗo winda. Ɗum ɗo wara nokkuje jangirde on ngam heɓugo andal.

Sare dow sare timmude, ɓeɗo naftira be mare on ha doggugo harkaji ɗi hande e jango, gam hokka bodɗo sosel doggungo kuɗe mom bana mara haje.

Sinbot, dum hunde hunde bibbe lumo naftirta gam hokka ummatore bososel andugo nokkure be woni dembo be ko be sorata gam hokkugo bososel warugo soda.

Pa'li jaram hanukkure sorugo ɗi, ɗum ɗo naftira be ma'ji on hayarugo, nden ɗo mari nafu masin haɓandu innu a'dama nden ɗum ndiyam ɓɓiɓe leɗɗe on ɓurna ma'jam fu.